Meshan waxaa Inoo yala miis waxaa inoo saran qudaar kalrkeedu uu kakopana yahy mooz jaala ah iyo liin jala ah waxa yaalo caag oo cadana h oo mida gaduudan ku jiro

Meshani waa lami wax marayo bajaaj waxa ku yaalo dabaq kalarkiiso cadaanyahay daqada kalarkedona waa baloog albabaduna waa qaxwi

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaalo kartoon dahabi ah waxaa saaran labo kabood midna nin ayaa gacanta ku hayo kalarka kabana waa cadaan iyo qaxwi

Meshaan waa meel hool ah waxa yaalo kurasman waaa qaxwi misku nah waa qaxwi qolku mutuleegunah waa cadan dirbiganah waa cadan talajadunah waa qalin io madow ayeey isku jirtaa

Meshni wa mel bana oo cadana aH waxaa yala digsi madow ah waxaa ku dahx jiro suuga gaduudan wxaa dusha kasii sasan maraq oo cadan ah iyo caleen aa korkasara waxa yalo shapaq dahpi ah waxa ku jir roti

Meshani waa qol kurasman alwaax ah waxa jogo gabdho xijabka eey wataan madabkiiso waa jaalo io cadey daqado waa qaxwi dirbigo nah wa cagaar

Miis aya yaalo karkiisa cadana yahy waxa saran kaapo afar joog oo kakoopan ayahy kalarkiisa canpa iyo cadaan caagar iyo cadaan gaduud iyo cadana darpiga wa cadees hoos pacyo aya yaalo oo kapo ku joro

Meeshani waa dhismo guri la dhisayoo waxaa joogo wilal badan. Waxay wataan jaakad cag cagaar ah waxaa yaalo biro. Iyo alwaaxyo

Meshani waa qol waxaa yala misas waxaa fadhiya gebdho kursi buluug iyo cadan aueey ku fadhiyaan miska kalarkiisu waa qalin gabdhaha wexeey watan xijabo kalarkiisu yahay cagar gaduud cambe fiyooln iyo basali

Meeshaan waa miis cadaan ah waxaa yaalo mashiin kalarkiisu madow yahay caag ayaa dusha kasaaran oo cadaan ah. Darbiguna waa madow ah. leyrka waa cadaan.

Meshan waa qol waxa fadhiyo niman badan waraqado cad cad ayey gacantakuhestan mis ayaahortoda yalo kalarkisana ocadanyahay waxa usaran caafi waxa Agyaalo mobel kalarkisuna oyahay madow iyo Labtob qalin ah

Meshan gabar yaris ah ayaa fadhiso waxey wadata sulwaal cadaan ah io sako cadan ah io qaxwi isku jiro waxeey gacanta ku hesaa gasac cano ah madabkiso yahay cadan iyo bulug yahay waxa agyaalo gasac kale kalarkiso yahay cadan iyo bulug yahay

Meshan waxaa saran paakad waxaa yalo paakad kale gabar iyo hoyadeed ku sawiran kalrkeedan cadaan iyo paluug mashiin ayaa agteeda yaalo kalarkiisa puluug iyo cadaan yahay pac cadaan wax kujiro ayaa agtiisa yaalo

Meeshaan waa xeeb dad badan ayaa iskugu imaaday niman ah wayna taagtaagan yihiin. Waxaa agtooda yaal malaay waxay na wataan jawaano waxay wataan qamiis iyo shaati iyo jaakad ayay wataan.

Meeshaani waa banaan waxa ka baxaayo geed cagaaran iyo viyool iskugu jiro darbiga kalarkiisana waa kalar cadays ah kalar basali

Meshani waa hol kurasmal iyo mis waxey iskugu jiran gudud iyo qalin miska waa cades falawar gududan aya mesha yaalo darbiga waa cadan iyo cades iyo dahabi iskugu jiro dhulka rumi aya fidsan o gududan alwax aya mesha yaala

Meeshaani waa laami waxa maraayo bajaaj kalarkeedu yahay guduud waxaa kaloo agtaagaan gaari kaalarkiisu yahay cadaan lugahana waa madow meeshaasi waxaa ku sawiran boorar kalarkiisana uu yahay cadaan iyo guduud dabaq ayaa ka dhisan meesha

Meeshaan waa howl waxaa iskugu imaaday niman iyo naago waxay wataan qamiis cadaan ah cimaamad cadaan ah suud baluug ah iyo shaati cadaan ah naagta waxay wadataa saako cadays ah iyo turaaxad cadays ah wiilka moobeel ayuu gacanta ku wataa cadaan ah.

Meeshani waa meel banan ah waxaa yaalo mishiin wayn ah jawano cad cad ah ayaa yaalo nina waùa taagan yahay funanad gudud ah ayuu wataa maxmiis cagaran babuur ayaa yaalo meesha babur kalarkiisu waa jaalo guduud birta mesha taalana waa bir madaw

Meeshaan waa meel banaan ah dhulkeedu uuyahay dhul cadaan ah waxaa yaalo caag cadaan waxaa kujiro surwaal kalarkiisu yahay buluug xariga kuxirana waa madow darbigana waa cadaan.

Meeshaani waa meel banaan ah naago ayaa jooga oo dheelaayo sadex way fadhiyaan midna way istaagsantahay aqal hoori ayaa meesha ka dhisan iyo teenbo kalarkiisu cadaan yahay dharka ay wataana gabdhaha waa baatiyaal

Meshan waa mel qolah waxa yalo armaajo kalarkis yahay qalin io dahbi dahna waa qalin dirbigan waa cades dhulkan waa qalin cagasart talo waa cagsar cadan ah

Meeshani waa meel guri ah waxaana hoyaalo kurasyo fara badan kalarkiisu uu ka kabo yahay cadaan iyo gudud miiskan maro cadaan ah iyo maro gududan ah waxaa yaalo caaga caafi ah oo badn iyo falawaro oo kakooban cadaan hurud cagaar daah ayaa kudhagan kalarkiisu cadaan iyo bulug yahy

Meshani dahagax ah wa mel waxa ylo caag madow waxa aku jiro katiinad kalarkeedu ayahy daphapi iyo qalin iskugu jirohoosna kàtiinad ayaa kayaalo darpiga hoosna wa cadan darpigaas kalane waa cadan iyo madow dhulakana waaa cadees

Meeshani waa meel waxaa joogo ninman waxay kufadhiyan kursi waxay wataan shaati basali

Meshan waa Lami Labo ged ayakabaxaya waxa maraya bajaj farabadan iyo baburcagar ah bajajka kalarkeda midwaa jele midna gaduud Mina waabalug filoyin ayaamarayo derbigana waacades

Meshani waa lami waxa marayo bajaj io wll badan kalrka bajaja waa jale io gaduud geel aya mesh kabaxayo io tabeloyin aya mesh katagtagan

Meshan wa dhul banan ah oo cadan ah waxa yalo caag cadan ah waxa kujiro lado katiin oo midna eey gabantahay midna eey dheertahay katinka kalarkis waa dahbi kan yarisan waa dahbi

Meeshaani waxaa dhaxyaalo sadex kursi iyo hal miis daaha waa jaalo iyo cadaan mukeefka waa cadaan mutuleelka dhulkana waa cadaan miiska waa qaxwi iyo cadays kursiga waa qaxwi iyo cadays

Meshas waa Qol waxa yalo cagag cadcadah Waxa ku dhaxjiro saa kooyin kalsrkisu uu yahay jaalo qaxwi iyo madow iyo basali darbiganawadarbi cadanah

Meshan waxa yalo sad dahabi ah caag madoow ah ayoow ku jiraa dhulka oow yalo neh waa dhul cadan ah dahabku waa katiin iyo dhago iyo gacantisa iyo farantigisa sadka nah waa sad dahabi ah

Meshanan wa lami lafidinaya madow ahkalarkisa nin Askeri ah ayamarayamesh an garigakalarkisaw jalo iyo madow nin ayadulsaran

Meshani waa filo midabkeedu ka kooban yahay filada waa cadess iyo jalo iyo gaduud albaabku waa cadan iyo madoow iyo dahabi dhulkana waa mutuleel oo kala nuuca

Meshan waxa iiyalo bir osaran falawur cagahose waa qaxwi falawurka waa caleman cagaran waxa madow ayakadhaxbaxayo derbiganawacadan

Meeshaan waxaa yaalo miis dhalo ah waxaa saaran labo biifbaaf ah oo carfisa kalarka uu ka kooban yahay waa buluug furarkuna waa cadaan gadaashooda waxaa yaalo miis dhalo ah waxaa saaran caagag oo kareemo kujiraan kalaradoodu uu yahay buluug, cadaan, cagaar iyo qaxwi.

Meeshaan waa meel tukaan ah waxaa daahman iyo shamac kalarka daahmada waa cadaan iyo madow, cadaan iyo gaduud ,qaxwi iyo cadeys, qalin iyo cadeys ayuu kakooban yahay shamacyadana waa cadaan iyo madow.

Meshan waa mel garon ah dhulka rog cagar aya ku fidsan labo wiil aya tagan midna banoni ayuu gacanta ku haya wuxu wata funanad bulug ah bumo bulug ah wilkasna funanad cadan ah iyo bumo cadan ah sigsan cadan ayu wata dad badan aya dawanaya birta mesha ku xiran waa cadan shawaqana waa jaalo

Meshan waa suuq waxaa ka dhisan dabaq kalarka derbigaa uu yahay cadees waxaa yala bacyo iyo jawano bacyahay iyo jawanada kalarkoodu waa qalin iyo cadan nin ayaa meesha ku forara shati cadan ayuu wataa iyo surwal cadees ah bacyaha halkaas ka muqdana waa bacyo jala ah

Meeshaani waa wado waxaa kabaxaayo geedo nin ayaa maraayo ookiyaalo gaduud wato. Dabaq dheer ayaa halkaas ku yaalo oo kalarkiisu yahay cadaan iyo buluug. Fillo ayaa hoos kutaalo oo jajabsan ganjeelkana uu qalin yahay.

Meshan waxaa yala sedax sako waxaa ku jira caag cadan ah ayeey ku dhex jiran sakada kalarkeedu waa cagar iyo dahabi sakadan kalana waa gaduud iyo cadan iyo dahabi talakana waa gaduud iyo dahabi derbiga mewsha ka muuqdana waa derbi cadan ah

Meshan waa mel hol ah waxa joga wilal iyo gabdho waxey ku fadhiyan kuraso cadan ah gabadha waxey kacanta ku heesa waraqad wilkana warqad iyo bug cadan ah aya agtiisa tala wu fakarata qalin ayuu wata iyo shati bulug mariya darbiga xaga kasojeda waa darbi cadees ah

Meeshaan waa meel jiko ah waxaa yaalo armaajo midna koray ku dhisan tahay midna hoos kalarkeedu ka kooban yahay qaxwi tan hoosana waa qaxwi darbiga waa mutuleel madow ah dhulka hoosana waa mutuleel cadaan meesha wax lugu dhaqanayana waa qalin dagax miiska saarana waa madow.

Meshan waa qol waxa yalo kursi waxa saran dilac io garbasar kalarkisa yahay baseli io madow garbasarkan waa baseli halkas waxa kamuqdo armaajo waxa saran barfunyo io roteyso armaajada kalarkedu waa cadan dhulka kalrkis wa cades

Ishan waa mowl waxaa yaalo kuraasmin iyo miis dhulka waa cadees darbiguna wa cadaan kursiga waa madow barkin waxaa saaran cades ah miskana waa qalin

Meeshaani waa banooni oo lugu dheelaayo oo garoon ah waxaa fidsan roog cagaaran waxaa taagan wiilal oo aad u faro badan waxay wataan sigisaaman cad iyo gaduud ah fanaanado gaduud iyo cadaan ah. Fanaanad jaalo ah mid cagaar ah iyo mid madow ah.

Meeshan saako afar saako ayaa taalo caagag cadaana ayeey kujiraan kalaradodana waxay ka koobanyihiin madoow iyo caadan iyo jaalo buluug iyo gaduud cadaan buluug iyo cadaan waxaa kalo ka koobanyahy cadees iyo jaalo suunkana dhexda ayuu ugu xiranyhy oo jaalo ah darbiga waa cadaan

Meshani waaqol waxajoga gabdhobadan shan gabdhod waxay watan xijab cadesah iyo xijaabseytuniah cadan aya dusha ugaduxiran xijabmadow ah kalarka gadud iyo dahabi mis ayya yaalo gabarkala ayaa karforarto gacanta galofis cadan ayaa ugujirta

Meeshaani waa meel barxad ah waxaa fidsan roog gaduudan waxaa darbiga dhan ku fidsan roog cagaaran waxaa yaalo afar kursi iyo miis afarta kursi waa qaxwi iyo madoow kusiga miiskana waa qaxwi iyo madoow darbiga ugu koreeyana waa cadees

Meeshaan waa dhul banaan ah waxaa yaalo caag cadaan ah waxaa kujira shaati kalarkiisu cadaan iyo buluug iskugu jira dhulkana waa cadeys ah .

Meeshaan waa meel banaan ah oo barxad ah mutuleel ah qalin iyo gaduud ka kooban yahay meeshana waa filo kalarkiisuna cadeys iyo qalin iyo jaalo iskugu jira dhulka waxaa yaalo haan kalarkeeduna uu yahay qalin.

Meeshaan waa miis cadaan ah waxaa yaalo labo kareem kalarkiisu uu yahay cadaan iyo jaale kan kalana waa cadaan iyo jaalo, cagaar. gadaalna waxaa yaalo miis madow iyo armaajo oo caagag ay saaran yihiin.

Meshan waa mees waxa saran mara cadaana h waxaa saran saxamaan kalarloodu uu cadaan yahy midap dahapi ayaa ku jiro pakeeriga waa cadaan pooqli isku doopool ayaa xaga yaalo armaajada xaga kasoo jedana wa cades

Meeshaan waa qol baakado gaduudan ayaa yaalo iyo seddex saako oo kalaradoodu kala duwan oo caag madow ah kujira. Kalarka gaduud iyo cadaan waaye cagaar iyo dahabi, buluug iyo cadaan.

Meshaan waxa inoo yaalo labo bakadood oo kalarkoodo mid cadan yahay waxa ku dhaxjiro sheey qalin camal ah io caag cagaran ayaa ku jiro bakadka kalaneh waa caag jalo ah iyo balug ah dhulka oow yaalo neh waa dhul cadaan ah

Meshani waa hool waxa iskugu imade wilal badan waxa yalo korasman kalarkisa ka koban yahy qaxwe iyo cadees iyo dahabi niman sudad shati wato aya jogan daha waa cadan iyo jalo leyrar cadan aya ka ifayo

Meshani waa meel bacad ah oo banaan waxaa ka baxaaya titin ah waxaa yala dhagax bulakeeti ah waxaa jooga laba niin weexy watan jakado cagar ah kofi cadan ah ayaa labadooda ugu jiro shati qalin iyo shati cadeesan way wataan

Meshani sedax baquli ayaa inoo yalo kalarkoduna yahay qalin waxa ag yalana waa qalin oo bir ah waxaa ku dhex jira shey cadan ah iyo liin dhanaan cagar ah kana waxaa ju dhex jira shay gaduudan iyo kan kalana waa shey jala ah qando ayaa ku dhex suran

Meshan waa mel banan ah oo hol eh waxa iskugu imaday gabdho badan waxey watan calanka buluga ah o dhaxda xidiga ugu samesan darbiga waa cadan iyo madow ah waxey ku fadhiyan korsi gudu ah waxey wadan xiyaabo iyo qabato iyo xijab bati ah

Meeshaan bac ayaa taalo waxaa kujira dhar kalarkiisu ka kooban yahay buluug bacdu waa cadaan gabar ayaa gacanta ku hayso. Gadaal waxaa yaalo bac dhar ku jira oo kalarkiisu cadaan, buluug iyo cagaar ay tahay.

Meshani wa mel qola ah oo jingad ah kalrkeedu uu yahay qalin alawaax ayaa kor kamuuqdo waxa yaalo sadax miis kalrkiisa uu paluug yahy kuraas aya yalo oo kalrkiisu pluug ah waxaa fadhiyo niman aad ufara badan

Meeshaan waa meel doog cagaar ah waxaa yaalo seddex rooseeto kalarkiisu uu ka kooban yahay kalar qaxwi oo biyo biyo ah. Qoraalka kuqorana waa qoraal cadaan ah

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa joogo lix naag waxay wataan garbosaaro bulug iyo cadaan ah. Midna waxay wataa buluug iyo gaduud midna waxay wataa xijaab gaduudan way sacabinayaan. Waxaa gadaal joogo gaari cagaf cagaf ah oo korkiisa jaalo yahay gabdho ayaa gadaal ka soo ordaayo.

Meeshaan waa dhul waxaa maraayo gaari ayaa jooga. Gaariga kalarkiisu waa buluug cagihiisana waa madow waxaa kudhagan boor oo kusawiran agab alwaax yo ah iyo lambar boorka waa cadaan iyo cagaar fartana waa buluug.

Meeshaani waa qol waxaa yaale sariir iyo jaawari iyo go firaash afar barkin darbiga waa cadays kalarka sariirtana waa cadays iyo madow isgu jiro ko a waa cadaan ku fidsan waa cadaan barkimaha afarta barkin waa cadaan

Meshani waa dabaq waxaa laga dhisayaa dabaq dhulku waa dhul bacad iyo jajab ah iyo dhagaxiin yala jaranjaro alwax ah ayaa kor kudhisan bac gaduudan ayaa mesha tala jingad yariisa ayaa ku dhisan oo kalarkeedu qalin ayhay derbigana waa derbi qalin ah

Meshaan wa hool waxaa yalo kuraas iyo miisas kurta waxey kakoopan yihiin cagaar iyo cadaan miiska waxa uu kakaoopan yahy qalin madow miiska waa qaxwi darpigana wa cadaan iyo madow geeska kalene waa jaalo iyo madow

Meshani waxaa inoo yala saxan waxaa dul saran hostiisa shay qalin oo bir ah lamuniyom ayaa saran rooti kalarkiisu dahabi yahay shey kaloo madoow ayaa saran shey kaloo dahabi ahna wuu saran yahay oo wax qaxwi ah dusha ka marsan

Meeshaan waa dhul banaan ah oo kalarkiisu cadaan yahay saxan cadaan ah ayaa yaalo waxaa kujiro baasto kalarkeedu dahabi yahay banbanooni cagaaran iyo banbanooni gaduudan, yaanyo simisaam ah ayaa saaran basal cad ayaa dusha kasaaran.

Meshan waa dhul banana waxa yaala mashiin oo saran lapa caaga ah Mashiinka kalarkiisa waa cadaa luguhiisana wa madow gàràfada waa cada garafada ku dapoolana waa qalin gadashiisa waxaa yaalaboorsooyin oo bacya ku xiran aramaajadana waa cadaan dhulkana wa cadees

Messhani waa miis cadaan ah waxaa saran gees kaamira camal ah oo madow aha waan lapo xapo darpiga gadaalana waxaa waye cadaan meshaas aramajo aaya ka muuqato oo dhaal ah kalr cadaana ahna wey leedahy

Meshani waa miis waxa saran maro balugah Afarkursi ayaa yalo waanamadow nin ayaafadhiyo shati cadan ayuwata wuxu gacantakuwataa shorobo bakadkedu cadan yahay waxa Agtisayalo shoroboyin aya agtisayalo oayka kobanyahay kalarka beseli iyocadan iyo jale

Meeshaan waa meel jiko ah burjiko ayaa taalo nin ayaa kudul fooraro digsiga ayuu rabaa inuu soo qaato. xaga taawo ayaa saaran iyo digsi qalin ah ninku waxa uu wataa fanaanad iyo surwaal.

Meshani wa qol matuleel aha cadan iyo qaxwi kakoopan waxa yala sariir iyo jodari sariirata karkeeduw aa cadan joodarka goa ku fidsan wa gaduud iyo cadaan paluug darigana wa darpi cadees ah

Meeshaani waa qol isbitaal ah waxa jooga afar nin galoofis ayaa gacmaha ugu jiro mindiyo iyo tubooyin ayeey gacanta ku wataan koofi cadaan iyo maski bulug ayeey wataan qof ayaa meesha jiifa calooshedu la qalaayo qofka leer cadaan ayaa ku ifsan dadka dharka kalarka ay wataana waa cagaar cagaar oo biyo biyo ah

Meshan wa dhul banan oo cadanah waxa yala Cag cadan ah waxa kujira surwal klarkisu uuyahay Qaxwi oo biya biyaha darbiga meshane waa darbi gadud

Meeshaan waa meel banaan ah dhulkeeduna uu yahay qalin waxaa yaalo surwaal iyo shaati iyo kabo. Kabaha waa cadaan, surwaal kana waa bulug oo mugdi ah, shaatigana waa bulug oo mugdi ah alwaax ayaa kujira shaatig.

Meshani waa meel hol ah waxaana iskugu imaaday wiilaal iyo gabdho wana fadhiyaan wexeey wataan dhar gabar wexeey wadataa turaxad cadees ah iyo sako buluug ah gabadha kale wexeey wadataa turaxad basali mugdi ah ninka ugu soo sokeeyo shati bulug ah iyo suud buluug ah ayuu wataa

Meeshaani waa meel laami ah bir ayaa yaalo iyo meel mutuleel ah waxa dul saaran kaalin oo shidaal ah tubooyin madmadow ayaa ku suran kursi ayaa halkaas yaalo waana buluug ah darbigana waa darbi cadays ah

Meahan waa dhuul banaan waxaa yala alwaax kalarkiisa cadees. Yahay waxaa saran caag cadan fisfoosh ah wuxuu ka koban yahay kalar kiisa cadan iyo madoow derbigana waa derbi cadan ah

Meeshani waa qol waxaa dhex jooga wiil khamiis cadaana wata khamiis cadaana ayuu wataa ma karofan ayuu gacanta ku haystaa kaladhka uu kakoban yahay makarofanku waa madow iyo qalin ah gadashiisa waxaa yalaa boodh oo cadaan ah io kakoban guduud io iqaxwishaahu waa cadays falawar ayaaa gadashiisa yaala waana guduud

Meshan wa hol wen waxa yalo labomis odhadheer ah marocadan ayakafidsan ninman ayafadhiyan mesha aykushirayan Labtob qalin Aya yalo kursi Aya dhaxbatimaha yalo kursigawabalug kursiga Agtisa waxa yaalo falawur cadan ah Leercadan ah ayaka ifaya derbiga wacades ilbabkana wa qaxwi

Meshani waa jiko kalarkeedu wuxuu ka koban yahay cadan iyo madoow armajada kor kalarkeedu waa qalin armajada kos waa qalin daqada waa qalin derbiga waa qalin derbiga hareerahiisa waa cadan

Meshan waa Mel bannan ah omis Aad umadow waxaa saran Labbosaxan Alwax ah waxa kudhaxjirto bidso kalarkisa dahabiah baqulicadan ah Aya Agyalo hilib gadudan ayaakujira sidax cabitan o Ashito ah Aya agtisa yalowaa gaduud iyo jaalo iyo cagar

Meshani waa buug ee miis saean buga kalarkiisu waa cadan cagar buluug iyo jalo niman ayaa ku sawiran buuga

Meeshaan miis cadaan ayaa igu yaalo waxaa saaran kabo calarkisan uu kakoban yahay madow waxaa kuxiran korkisa filo cadaad ah koduhana qoraal waxaa oga qoran oo gaduudan

Meshan waa hol laqurxiyay waxa yala kurasman iyo mis daha lagu qurxiyay waa dah cadan ah iyo falawar cadan ah lerkana waa ler cades ah dhulkana waa dhul mutulel ah darbika waa darbi cadan mutulelkana waa madow

Meeshaan waa miis yar waxaa yaalo caag madow. Caagana waa caag surwaal kudhexjiro kalarkiisuna uu yahay cadeys darbigana waa cadaan.

Meeshaan waxaa yaalo armaajo midabkeedu qaxwi yahay. Darbigu waa cadaan waxa saaran taako oo kalarkeedu cadaan buluug iyo jaalo ka kooban yahay.

Meeshan waa mel baana ah poor ayaa ku dhagan waxa mraayosadax geel ayaa gacanta ka wado geed ayaa meehsa kapaxaayo kalarkana waa kalar jaala ah dhulkana waxaa kapaxaayo geeda yar yar ah

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo kuraasman buluug ah niman iyo naago ayaa fadhiyo. Niman ku waxay wataan shaati cadaan ah iyo suud bulug ah ayaa mid wataa. Gabar ayaa ag fadhiso xijaab cadeys ah ayay wadataa.

Meeshaan waa boor kalarkiisu cadaan iyo cagaar yahay. Lambar ayaa meesha ku qoran. Waxaa yaal muubeel madow ah.

Meeshaani waa meel hool ah oo niman iskugu imaaden waxa ag yaalo kursi maro gaduudan fidsan waxay cunaayan raashin saxamadana waa saxaman cadaan ah caafi ayaa agyaala iyo cabitaan oo jaala ah

Meshan waa kawan niman waxay kugadayan malay darbiga oo usaranyahay waa cadan albabkan waa albaab gaduudan nimankan waa niman tagtagan

Meeshan wa dhexdheer oo dabaq ah kalarka darbiga waa cadan leerka waa cadan albaabka qaxwi dhulka mutuleelkana waa cadaan iyo madowa ayuu ka koobanyahay

Meshani waa qol isguul waxaa yala mis alwaxah waxaa joogo gabdho iyo wiilaal miis ka waxaa usaran warqado wax ayeey qorayan kalarka xijabku waa cadees kuwa kalana waa jalo wiilkana waa jalo sharkisa

Meeshaani waa meel hool ah gabdho iyo wiilal ayaa iskugu imaaday. Waxay kufadhiyaan kursi dahabi ah niman ayaa taagtaagan oo kamiro heysto oo duubayo. Miis ayaa agyaalo oo caafi saaran yahay iyo tiish kalarka miiskana waa cadaan.

Meshan waa mel banan ah oo bacad ah waxa tagan gabdho io wll waxey watan jakado oo cagar ah io macawis jale ah xijab gaduudn io xijab madow io xijab bati ah iskobo ayey gacanta kuwatan

Meeshaani waa tukaan lagu gado dharka nimanka waxaa taagan nin shaati madow wato shaati ayuu gacanta ku hayaa dharka meesha yaalo kalarkiisa waa cadays iyo guduud iyo saytuun

Meeshaani waa boor waxaa ku dhagan cuntooyin waa maqaayad boorkeed waxaa kusawiran cunto moos, hambeegar jabsi kalarkana waa cadaan iyo gaduud qoraalka kuqorana waa jaalo.

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo fanaanado .seddex fanaanad ayaa u sukeyso waa cadaan iyo qalin, cadaan iyo qalin biyo biyo ah gadaalna fanaanado ayaa yaalo.

Meeshaan waa miis waxaa yaalo saxaman shan gaarayo waxaa saaran cagaar cansalaato ah iyo yaanyo gaduud ah saxankana waxaa saaran ansalaato midab gaduudan dhexda oga jiro yaanyo gaduud iyo shay cadaan ah bac ayaa kuduuban.

Meeshaan waa masaajid waxaa joogo niman faro badan waxay wataan qamiisyo cadaan ah qamiisyo qalin ah cimaamad gaduudan qamiisyo gaduudan ookiyaalo cadaan ah cimaamado jaalo ah cimaamad cadeys ah.

Meeshaan waa meel suuq ah waxaa jooga afar wiil iyo hal gabar waxaa lagu gadaa meesha sanbuus iyo bajiyo basbaas miis waaye sadex beeshin ayaa saaran

Meeshaani waa dhul banaan ah sadex nin ayaa jiifto waxaa yaalo jawaano kalarkiisa cadaan iyo guduud iskugu jiro kalarka jawaanada raashin ayaa ku jiro

Meeshaani waa meel banaan oo miis cad ah waxaa yaalo kabo kalarkiisa uu ka koobanyahay madow iyo dahabi kalarka kor kamarsan waa kalar oo qalin camal ah

Meeshaan waa boor Waxaa kusawiran malaay ciiriin ah iyo malaay ladubay iyo baaquli malaay iyo qudaar kudhex jiro niman ayaa boorka kudhex sawiran oo malaay ga gacanta kuhaayo.

Meeshaan waa dhul banaan ah oo madow ah waxaa yaalo suud midabkiisu ka kooban yahay buluug iyo cadaan.

Meshani waaxaa yala alwaxyo iyo dhaxaman oo dhismo ku socoto waxaa saran niman kor waxaa ku daboolan bacyo kalarkiisu yahay gaduud

Meeshaan waa dhul bannaan waxa yaalo alwaax oo boor Laga sii dhex shameyay waxa kusii dhex sawiran qorrax sii dhaceyso geel socdo oo daaqayo kararkana boorta waa cadaan iyo qahwe iskugu jiro.

Meshan waxa fidsan maro gadudan waxa saran bakado eey kudhaxjiran jijimo bakada waa cadaan jijimo nah waa qalin io cagaar

Meeshaani waa miis waxaa saaran kabo oo nin gacanta ku haayo

Meshan wa guri dabaq ah kalarka uu kakokapn yahy waa qaxwi iyo cades iskugu jiro dhulkanaka waa cades iyo qaxwi waxa ylo faalwar caaga hoose wa aqaxwi faalwarka ka baxaayana wa cagar iyo dahpi iskugu jiro

Me shan waa Mel banan ah waxa yaalo Aqbiro ah iyo babur iyo boyad gaban biraha waa qali hantawaaqalin baburkana waa gaduud hanta dhulkatalanawaa gaduud iyo jale

Meeshaan waa xafiis waxaa jooga doddobo nin suudad ayay wataan waa buluug iyo cambo iyo qalin iyo madow gadaashooda waxaa yaalo armaajo kitaabo kujiraan miis ayaa horyaala gadaal kuraas ayaa taalo oo cadeys ah madow ah.

Meeshaani waa miis waxaa saaran saxamaan cadaan ah waxaa ku jiro cuntooyin mac macaan ah caafiyaal ayaa yaalo cuntada bac ayaa ku daboolan dukaankas boorka ah yaa ka soo horjeedo darbigana waa cadays

Meeshaan waa qol labo nin ayaa fadhiso waxay wataan fanaanad seytuun iyo fanaanad jaalo ah kursi qaxwi ah ayay ku fadhiyaan miis ayaa dhexdooda yaal oo buluug. Galaas iyo bakeeri cadaan ah ayaa dulsaaran iyo muubeel madow ah. Gadaal waxaa yaalo armaajo oo cadaan iyo cadeys ka kooban.

Meshn cunto aya idinyalo kow wax cagar aamarsan kidib waxa yalo jikin gaduudn io hilib gaduudn ayaa yalo meshan

Meshani waa hool dad badan isku imaaday gabdho io wilal waxeey aqrisanayaan war qado eey gacanta ku hayaan miis qaxwi ah ayeey warqad usaran tahay galasman gaduud ah

Meeshaani waa meel suuq ah waxaa yaala miis dhala ah waxaa saaran koobab cadcad ah koobab jaale koobab seytuun koobab buluug ah baakada ayaa halkaas kasoo muuqda

Meeshaan waa meel laami ah waxaa maraayo nin bajaaj wado. Dabaq ayaa halkaas kamuuqdo, bajaajka waa buluug iyo gaduud. Geedo ayaa kabaxaayo meesha.

Meeshaan waa hool oo qol ah waxaa fadhiyo askar waxay kufadhiyaan kursi cadeys ah dharka ay wataan shan nin ayaa usukeyso waxay wataan shaati cadeys ah iyo surwaal cadeys ah kuwa gadaal fadhiyana dhar cagaar ah ayay wadataan darbigu waa cagaar korna jaalo ayuu kayahay.

Meeshaani boorkaan waxaa ku qoran kalarkeedu cagaar iyo jaalo uu yahay waa cadaan koobab ayaa ku jiro shaax kalarkiisana cagaar uu yahay

Meshani wa abaraxd guri ah waxaa jogo sadax wiil iyo sadax gabar waxeyw ataan wiilahsa shaati kursi eyey ku fadhiyaan miis al waax ah waa aga yala gabadha paran dada joojgto wa gabr kursi ku fadhiso dhar madow ah qabto

Afar nin ayaa taagan meeshaan mid ayaa ladurahayaa labana way fiirinahayaan meel banaan ah ayay joogaan oo dad joogo koofiyaal cadcad ayay wataan.

Meshani wa dhul bacaad ah waxa kapaxayo geedo cagaran geed aya ku dhax yaalo paspaas ayaa kabaxaayo oo cagaar ah

Meeshaan waxaa fadhiya waxaa fadhiyo waadaadyo oo baashalanaa waxay cabaayaan casriyo iyagoo badan weyna fariistan galab walbo sii ay isku barataan

Mees madow ah ayaa yalo waxa dulsaran saxan madow ah waxa ku jiro roti kalar kiiso yahay dahabi waxa ku kordabolan bac cadan ah labada miis waxa ku yalo saxaman cadcadaan ah

Meshani waa dhuul banaan kursi cadan ayaa yalo caag cadana ayaa dul saran caaga waxaa ku dhex jira shati midabkiisu madow yahaay derbigana waa derbi cadan ah

Meshan lapa nin aaya fadhiso Waxey wataan qamiis madow qamiis qalin ah mid cimaamd cadaan ayuu wataa ku rsi ayuu ku fadhiyaa darpigana wa darpi cadana ah

Meshani waa mel baana barxad ah qashin ayaa laga xaqayaa wiilal iyo gabdho ayaa joogo fargeeta bir ayey wataan waxey wataan jakado oo caagr ah dhulka ayey xaqayaan

Meeshaan waa masaajid waxaa joogo wiilal kuwana way fadhiyaan kuwana way taagan yihiin warqado shahaado ayay gacanta ku hayaan. Masaajidka kalarkiisu waa cadaan iyo cadeys. Qamiisyadu waa cadaan iyo qalin iyo buluug iyo jaalo ayay wataan.

Meshan waa banan waxa yalo buug kalarkis oo kakoban yahay cadan io baluug

Meeshano waxa qol kalar kiso kakoban yahay dirbigu waa jaalo dhulka waa madow iyo cadees isku jiro leer bulug ah ayaa xaga ka ifayo dirbiganah waa mid cades oo leer cades ka ifaayo daqado nah waa cadaan

Meshani waa qol waxana yala fadhi iyo miis waa cadees fadhiga waa cadees barkintuna waa cadees hal barkin ayaa qalin ah daha waa qalin derbiga waa cadees

Meeshaani waa hool Waxaa jooga gabdho badan waxay wataan xijaabo dhulka ayay fadhiyaan kuwana way taagan yihiin darbigu waa cadeys.

Meeshaan waa garoon waxa lugu dheelaayaa banooni labo wiil ayaa jooga dhulka waxaa fidsan roog cagaaran wiilal badan ayaa daawanaayo.

Meeshaan meel isbitaal waaye armaajada waxaa saaran caagagta dhiiga lagu qaado kalarka armaajada waa cadaan caagagta kalarkppdana waa cadaan afka hore waa buluug

Meeshaani waa miis dahabi ah waxaa yaalo kartoon waxaa dul saaran baakat cadaan ah waxaa kudhex jiro faleenbo kalarkiisuna uu yahy cadaan iyo buluug

Meshan waxa fadhiyo sadax gabdhood kursi cadan ah ayey ku fadhiyan waxey watan turaxad gaduud ah iyo mid balog ah iyo xijaab madow ah dirbiganah waa balug iyo cadan ah

Meeshaan waa qol waxaa joogo wiilal. Wiil ayaa darbiga suke fadhiyo waxuu kufadhiyaa kursi madow oo bac kuxiran tahay dareeskiisu waa boor waxuu wataa qamiis cad miis ayaa agyaalo waxaa kufidsan kalar qaxwi ah oo maro ah.

Meshami wa ahool waxaa miis iyo kuraas miiska mara gadud ayaa ku fidsan waxaa saran saxaman cad cad ah mara gaduudan ayaa dul saaran oyo caafi oo paluuga ah miiskana mara oo sahpi ayaa dusha kssaaran kuraastana wa dahapi

Meeshaan waa suuq miis ayaa yaala qudaar ayaa dusha ka saaran moos babay qaro karooto garaafaha cabitaanka lagu shiidaayo gasac caano buuro ah jaallo ah gaari hoomay ayaa meesha maraaya nin ayaa ag taagan oo shaati cadaana wato.

Meshani waa garoon panooniga lagu dheel roog cagaar aya fidasan afar nin aya dhax tagan iney dheelan ayey rapan shaoaq ayaa ku wareeg san oo qalin ah darpigan wa acadaan

Meeshani waxa ayalo dhago eerafoono ah baakadku waa cadaan waxaa kudhagan darbiga wa bulug

Meshani waa meel banaan ah wiilal yar yara ayaa joogo wexey watan qamiis cadan iyo qamiis qaxwi ah dhul ka ayeey fadhiyan wiilasha

Meshan waa mel barxad ah waxa jogo gabdho waxey watan xijab qaxwi ah xijab baseline ah xijab bulug ah iyo xijab cagaar ah iyo indha sharer madow ah kuwana wey tag tagan yihin wil yaris aya ku dhax jiro

Meshani waa musqul kalarkeedo waa cadaan tunjigunah waa cadaan meshu lagu qubeesanayo neh waa cadan meshu wijigu lagu dhaqanayo waa cadan leerga ka ififaayo waa cadan albaab kunah waa cadaan

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Kuraasman waa buluug miiska waa buluug maro cadaan ah ayaa kudhex jirto. Daaha waa gaduud. Daaha kalana waa cadaan. Jiif cadaan ah ayaa yaalo boor ayaa kudhagan oo cadeys ah.

Meeshaan baakado badan ayaa yaalo oo kusawiran nin tin shaleynaayo iyo baakad faras kusawiran. Baakadu waa madow iyo dahabi. Farastana waa madow. Baakada ninku kusawirana waa madow.

Meshàn waa qol waxaa ku jira sariir kalarkeedu yahay cadan iyo madoow komadiin ayaa dhex yala cadan iyo madoow dhulkuna waa cadan derbigana waa cadees

Meeshaan waa miis dhalo ah caag madow ayaa saaran waxaa dhex suran katiinad kalarkeedu uu yahay dahabi gadaal darbiga waa madow iyo cadeys.

Meeshan waa meel dhismo kusocoto waxaa jogo niman jaran jaroyin ayaa yaalo geedo ayaa yaalo kalarkiisu qalin yahay nin shaati cadaan wato ayaa meesha taagan darbigana waa cadays

Meeshaani waa qol jiim ah waxaa fidsan roog cagaaran darbiga waa cadaan seddex bir ayaa taala kalarkana waa madoow qoraalka ku qorana waa cadaan

Meshani waa qol ey gebdho ku jira yar yar ah wexey watan xijaab jalo iyo xijab baluug ah derbiga waa cadan daqadu waa qaxwi miis ayeey kor fadhiyaan

Meeahani waa qol waxaa yaalo kuraas misas kalarkisu uu yahay madaw oo qaxwi ah o cagagr ha rooga ayaa yaalo oo cadayi iyo cagaar ah daahana waa cadaan iyo cagaar

Meeshaan waa qol gabdho ayaa fadhiyo xijaab cadays ayey wataan daaqada waa qalin miis ayaa agtooda yaalo warqad cadaan ayey wax ku qorayaan qalin buluug ayey wataan

Meeshaani waa armaajo waxa saaran bacyo oo buskad ah kalarka uu ka koobanyahy bacda buluug iyo cadaan armaajadana waa qaxwi iyo cadaan

Mrshsn waa dhul banan ah oo cad waxa yalo labo dhego oo dahab ah kalarkisan wa dahbi

Meeshaan waa meel tukaan ah dhulku waa cadaan waxaa yaalo caag cad waxaa suran shaati kalarkiisu jaalo yahay gadaal waxaa kayaalo alwaax jaalo ah.

Meeshaan waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas waxaa kufidsan maro cadaan ah miiska. Kursigana cadaan iyo gaduud ayaa ku fidsan. Daaha waa cadaan. Leyrka waa cadaan dhulkuna waa cadaan darbiguna Waa cadaan.

Meshani waa meel hool ah waxa jooga niman waxay ku fadhiyaan kursi cadana ah waxey wataan shati cadana aha suud aoluug mari aha shaati cadaana ah

Meeshaani waa qol waxaa niman makiinad aya taalo kalarkeedi buluug iyo cadaan uu yahay nimanka waxay wataan shay buluug ah koofi jaalo ayaa madaxa oogu jirto daaqada waa cagaar darbigana waa cagaar

Meeshaani waa meel garoon ah banooni lagu dheelo dad badan ayaa meesha jooga wiilana banooni ayey dheelayaan dhulka meesha roog cagaaran qaarna kor ayey saaran yihiin meesha ay fadhiyaana waa meel buluug ah

Meshani waa armajo waxaa suran suud iyo maroyin kale suudka waxaa ku dhex jira caag cadan ah shatiguna waa qalin caguna waa cadan suudkuna waa cadees armajaduna waa cadees

Meshani waa miis dhaba ah waxaa yala makiinada waxaa lagu kariyo kukar ah kalarkeedu wuxuu ka koban yahay waa qalin iyo madow ah derbigana waa derbi cadees ah

Mesahni waa qol waxa dhexyslo mashiin io kursi dhulka waa madow dirbigan waa cades mashika waa cadan kursikan waa dahbi

Meshani waa mel hool ah waxa yalo misas io kursman kalarkisan qahwi io cades dirbiga waa qalin falawar aya mesh kasobaxayo dhulka mutuleelka waa cades

Meeshaani waa meel buur ah niman ayaa fadhiyo waxay wataan suudad shaati cadaan suud qaxwi shaati cadaan suud buluug ah kursi gaduudan ayey ku fadhiyan darbiga waa cadays

Meeshaan waa miis dhalo ah waxaa yaalo caagad cadaan ah waxaa ku jiro katiinad dhago iyo faraanti caaga waa cadaan dhagahana iyo faraantiga waa dahabi.

Meeshaani waa boor cadaan ah waxaa ku sawiran afar gabdhood oo xaamilo ah buufin oo buluug ayey ku fadhiyan gooni ayuu u yaalaa geed cagaaran ayaa gadaashooda kabaxaayo gacmaha ayey kor utaagayaan

Meeshaani waa meel hool ah waxaa yaalo kuraasman iyo misas kalar qalin ayey leeyihiin falaawer ayaa meesha yaalo cagaaran labo gabdhood iyo hal wiil ayaa fadhiyaan

Miiis ayaa yalo cadaan ah lapa saxan ayaa saran mid waxaa ku jiro pariis cad pardho dahapi ah karooto parparooni cagaaran iyo pazal mid wa hilip gaduudan pardho parparooni pasal iyo shey cagaaran oo kooste eh

Meeshaan waa laami Waxaa maraaya bajaj kalarkeeda gaduudan yahay dukaaman ayaa ku yaalo iyo goorno darbigeeduna jaalle yahay midana waa cagaar

Meeshaan waa meel barxad ah roog cagaaran ayaa fidsan waxa yaala kuraasman iyo miisas kalarkodu waa madoow geed cagaaran ayaa kabaxaayo biro oo madoow ah wey ku wareegsanyihin

Meshani aaa barxad waxaa jokga gari qalin ah gedo ayaa dusha ku wareegsan derbiga waa cadan albabka waa dhalo madoow ah

Meeshaani waa banaan oo darbi ah waxaa ku wareegsan bir dhulka hoosana wa dhul god ah daaqadana waa cadaan

Meshaniw aa qol wilali aya joogo mid ayana kursi alwax ah waxey wataaan willasha warqado qalin ayey ku qorayaan wey wada dugan yihiina ayga dhan shati cadaan ayey wataan darpigana wa cadaan

Meshan waa tukankaremo lagugadowaxa yaalo miski dhalada ah Labokarem iyo warqad warqad kalarkodana waabeseli kalaran kalabadan yalan waa cadan iyo cagaar

Meeshaani waa guri kalarkiisa darbiga waa dahabi albaabka waa qaxwi dhulkana waa cadaan leerka ifaayana waa dahabi albaabada way wada furanyihiin

Meeshaan waa boor waxaa kusawiran caag madow waxaa kujira katiinad iyo gacan kalarkeedu uu dahabi yahay. Boorka kalarkiisu cadaan iyo jaalo iyo madow.

Meshan nin aya kuhayo gacanti biss kalarkedu yahay dahbi darbiga waa cadan dhulkan waa cades

Meeshaan waa qol wiil iyo gabar ayaa taagan galoofis cadaan ah ayaa gacanta ugu jiro waxuu heystaa maqas miis cadaan ah ayaa yaalo oo maro kufidsan. Shaatiga uu wato waa cadaan. Gabdha xijaab cadaan ay ayay wataan iyo xijaab basali ah. Maas ayaa wajiga ugu xiran. Weel gaduud iyo cadeys isku jira ayaa yaalo.

Meeshan waa laami waxaa ka dhisan masajid kalarkiisu cadaanyahay niman badan ayaa maraayo meshan geed ayaa kabaxayo oo cagaaran

Qol waaye meeshaan niman badan ayaa fadhiya kursi ayay kufadhiyaan miis ayaa dhex yaalo. kuraastu waa qalin iyo qaxwi miiska waa qalin iyo qaxwi. Darbiguna waa cadaan shaatiyo madow ah ayay wataan buug ayaa agyaalo.

Meshani waa carwo waxaa lavu gadaa dharka raga ah waxaa yalo shatiyo surwalo iyo dharka dumarkana waa lagu gadaa kabana wey yalan armajoyinka meesha yalana waa qalin

Meshan waa qol furan albabka waa qaxwi mutulelka waa cadan iyo madow lerka kadarn waa cadan darbika waa cagar daqadana waa cadan

Meeshaan waa dhul banaan ah oo cad waxaa yaalo lix falaawar caagagoodu cadcad yahay falaawarka koowaad waa gaduud kan kuxegana waa cagaar kan kusiixego waa basali kan kusiixego waa jaalo kan kusiixego waa cagaar iyo jaalo kan kusiixego waa cagaar iyo cadaan.

Meshani waa guri darbigiisa cadan yahay ubax ayaa ka baxaaya boor ayaa ku dhexan kalarka cadan iyo baluug kor jingadana waa qalin

Meshan wa dadukaan mopeelo lagu gado dhaala ayaa dulsaran mopeel kalarkiisna madow yahay paakada wa cadaan mopeela kala ayaa mehsa yaalo oo kalarkoodu madow u yahay

Meshani waxaa yala dhaloyin malab ku jiran dhalada wexeey ka koban tahay cadan iyo caag jala ah wax madoow ayaa ku dhex jira malabka waye

Meshani wa meel qol ah waxa dhax yalo qazaalad kalrkeedu yahay qalin iyo cadaan iyo paluug darpiga waa cadaa taalagad aya ag taalo qalin aha oo alwaax sasan dhulkana wa dhul cadees ah

Meeshaani waa dhul banaan ah waxaa yaalo saxan cadaan waxaa ku jiro hilib oodkac ah iyo canjeero kalarkeedu uu dahabi yahay

Miis ayaa yaalo dahabi ah waxaa suran caag cadaan ah waxaa ku dhex jiro shaati gaduud ah dhibic dhibic madow ayuu leeyahay kalarka darbigana waa cadaan

Meeshaan waa qol waxaa yaalo caag cadaan ah cabaayad madow ayaa kudhex jirto. Kabo ayaa halkaas iiga muuqdo darbiguna waa cadaan. Armaajo ayaa taalo oo cadaan ah.

Meshani waa hool kalarkiisu yahay jaleyahay waxaa yala caag madoow waxaa ku jira katinad iyo faranti iyo gacan iyo dhego kalarkiisa ow dahabi yahay

Mwshan waa dhul dhismo kusocoto waxa yalo dhagaxman jajab ah io guri qabyo ah oo biro katagtagan agtisana oow dabaq kadhisan yahay

Meshan waa dhul waxa yslo caag cadan ah waxa kudhexjito sarwal kalarkis gaduudan yahay darbigan waa dirbi cadan ah

Meeshaan waa meel guri ah waxaa joogaan niman badan suud Maya iyo cadaan ah wato iyo shaati. Suud qalin ah iyo shaati cadaan ah ookiyaalo madow ayuu wataa wayna fadhiyaan.

Meshan niman ayaa fadhiya kusri ey ku fadhiyaan wexeey watan kitabo ayeey aqrisanaayan wexeey wataan shatiyo buluug ah shatiyo cadan ah shati madoow ah

Meeshaani waa qol nin ayaa fadhiyo waxuu wataa qamiis madow iyo cimaamad gaduudan iyo gaarafo madow ayuu gacanta ku wataan kursi uu kufadhiyo waa qaxwi boorka gadaalna waa cadaan iyo jaalo isku jira.

Meeshaani waa tukaan waxaa yaalo iskifaalo jaalo ah waxa yaalo shaati yaal iyo kalaro kale isku jiro boorsooyin yaryar ah

Meeshaan waa meel laami ah Waxaa maraya baabuur wayn. Bajaaj ayaa meesha taagan darbigana waa darbi dhagax a h oo qalin eh fiilooyin ayaa meesha maraayaan. Taalo ayaa suran masaajid taaladiisane xagaas ayaa ka muuqdaa.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo miis la riixayo oo maro saaran kalarkiisuna cagaar yahay miisku waa qalin. Miiskaloo dahabi ah yaa halkaas iiga muuqdo iyo kursi madow ah darbigu waa cadeys dhulkuna waa cadeys.

Meeshani waa qol albaabadisii ay balaqan yihiin albabkani waa albaab qaxwi ah dhulkana waa dhul qoyan darbigana waa cadaan

Meeshaan waa hool miis ayaa yaalo warqado cad cad ayaa saaran iyo caafiyaal biyo ah waxaa jooga hal gabar iyo wiilal badan waxbay aqrinayaan mesha ayay ku tuban yihin

Meeshaan waa meel banaan ah oo cad ah waxaa yaalo alwaax waxaa dulsaaran fash woosh kalarkiisu yahay Madow iyo cadaan darbigana waa cadaan.

Meeshaan waa miis waxaa saaran saxan waxaa dulsaaran baaquli madow falaawar cagaaran iyo falaawar jaale ah. Bariis ayaa yaalo iyo hilib gaduudan. Saxan gaduudan ayaa halkaas yaalo wax cadaan ah ayaa kujiro bakeeri caag kujiro ayaa yaalo gees moos ayaa ka yaala iyo baaquli cadaan ah.

Meeshaan waa qol howl ah darbigiisa cadaan yahay waxaa ku dhagan saddex boor kalarkiisana wuxuu ka koobanyahay cagaar iyo madow iyo jaalle falaawar cagaar ayaa darbiga suran.

Meeshaan waxaa fadhiso seddex nin waxay wataan shaati cadaan ah iyo shaati buluug ah iyo suud buluug ah. Darbiga gadaal falaawar cadaan ah ayaa saaran geeska kale darbigiisu waa cadeys. Ookiyalaha waa cadaan.

Meshan waa mel banan ah waxa ludhisaya guri waxa joogo niman waxa mesh kadhisan alwaxyo waxa dhulka dasan jingad io alwax io lorar wax kujiran

Meshan waa mel barxad ah waxa isla imaday wilal iyo gabdho o tiro badan ah waxey gacanta kuwada watan ulal waxa dusha ugu xiran calanka somaliya wilka ugu sohoreya waxu wata kofi sotun ah iyo shati setun ah

Meeshaan waa qol waxaa yaalo miisas alwaax ah waxaa joogo wiilal ilmo ah waxay wataan shaatiyo cadaan ah darbiga waa cadaan iyo basali.

Meshaan waa laami waxa mraayo gari gadaalna waxaa oga xiran matoor oo gaari camal aha gari kalarkiisa cadaan guduhiisa waxaa ku dhax jiro shey madow ah gari gadal kasarana waa cagaar iyo madow

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa iskugu imaaday gabdho waxay gacanta ku wataan calamo oo cagaar ah midna calanka soomaaliya ah oo buluug iyo cadaan isku jira dhar waxay wataan calanka soomaaliya ah waxay garaacaayaan caag soo dhawayn camal ayay meesha u taagan yihiin.

Meshani waa fadhi waxayalo falwar geedka gacanta laqabsanayo waa cadan falawarka waa cadan io calen oo cagar ah ayaa kujirto mesh oo yalo waa mel cadan ah

Meeshaani waa meel banaan ah dhul ah oo la maraayo waxaa yaalo cagafcagaf meedad ayaa ka baxayo nin ayaa wuxuu wataa mooto fekon ay saaranyihiin

Meshan waa mis cadn ah waxayalo katin io faranti io dhego katinka waa qalin kushi kujirto waa gaduud faratiga waa qalin kusha kujirto waa gaduud dhegah waa qalin kusho kujirto waa gaduud

Meeshaan waa laami waxaa maraayo bajaajyo aad u faro badan iyo niman qamiis cadaan iyo jaalo ah wataan. Bajaaj ka waa gaduud iyo jaalo.

Meeshaani waxaa yaalo sadex saako caag cadaan ayey ku dhax jiraan saakada kalarkeedu waa pinki tankalana waa madow tankalana waa cadaan

Meshani waa miis waxaa saran caag jala ah waxaa dulsaean alwaax qaxwi ah oo saxan ah bidsa ayaa dul saran gudahana aaxaa uga jira shey jala iyo shey cagaran iyo shey madow

Meeshaan waa meel dabaq korkiisa ah dhulkana waa dhul siman. Dabaqa waa cadaan jiingadu waa qalin iyo jaalo. Dabaq madow ah ayaa halkaas kamuuqdo. Geed ayaa kabaxaayo.

Meeshaani waa dukaan waxaa yaala agabka guryaha lagu nadiifiyo oo lagu xaaqo iskoobo shaanbooyin tirtiraha guriga lagu tirtiro waxa dhalooyinka lagu nadiifiyo

Meeshaan waa meel masaajid ah waxaa iskugu imaadan niman dhulka ayay fafadhiyaan waxay wataan shaarar iyo qamiisyo midna waxuu wataa wiil eh dhul taagan qamiis cadaan ayuu wataa mid kale shaati baluug fanaanad baluug ah qamiis cadaan ah shaati qaxwi.

Meshan nin ayaa fadhiyo kursi madoow ayuu kufadhiyaa makaroofan ayaa agtiisa yaalo wax uu wataa suud buluug ah shaati cadaan ah miis ayaa agtiis yaala moobeel madoow ayaa usaaran gadaal darbigiisana waa cadees iyo qaxwi

Meeshaani waa armaajo waxaa kujiro qudaar saxaman iyo digsiyo kalarkooda yahay viyool guduud madow dhalooyin cadcad ayaa horyalo iyo malawaxa daawada lagu dubanaayey ah

Meeshaan waa dhul banaan oo cagaaran waxaa yaala labo saxan oo cadaan ah waxaa ku jira ukun iyo an salaato cagaar ah saxanka kalane malawax ayaa ku jira.

Meeshaan waa boor kalarkiisu yahay baluug waxaa saaran labo mumbeel kalarkiisu uu madow yahay. Jaalo iyo madow waxaa dulsaaran gees jaalo.

Meeshaan waa jiko waxaa kudhisan armaajo waxaa yaalo kuukar iyo talaajad. Armaajada kalarkeedu waa jaalo darbiga waa cadaan. Daaqadu dhalo waaye waana buluug. Talaajadu waa qalin. Kuukarku waa qalin dhulkuna waa cadaan.

Meshani waa qol waxaa yaala sariir komadiin iyo armajada masajka ah sariirta waa qaxwi biya biya ah komadiinka waa qaxwi tiiq ah sariirta marada saarana waa cadan iyo madoow iskugu jiro dirbigana waa qalin dhulkana waa cadan

Meshan waxa joogo wll io gabdho waxay watan kabin eey gacanta kuwatan weyna garacayan dhar cadcadan ah eey watan kursiga eey kufadhan waa kursi baluug ah

Meeshani waa miis cadaan ah waxaa saaran kalarkiisu yahay qalin ah iyo madaw kakoban

Meshan waa mis madow waxa yaalo seysar iyo bekeri isdulsaray seysarkawaa cadan bekeriga waa cadan kafey ayaakujira cag mesha agyalo ocafi ahkalarkisu waabulug gadal dah ayaakasarankalar kedu waa qaxwi

Meeshaan waa boor cadaan ah waxaa kusawiran gacan. waxaa kudhagan maro madow ah waxaa yaalo labo maro oo madow ah.

Meeshaani waa banaan waxaa ku dhax yaalo geed cagaaran meel lagu nasto ayey leedahay kalrkiisana uu dahabi yahay kuraasaman ayaa yaalo qaxwi ah

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa joogo gabdho badan waxay wataan calanka buluug ah meesha ayay kucayaarahayaan. Kursi cagaaran ayay kufadhiyaan darbigu waa cadeys.

Meeshaan waa meel banaan ah shamiito ah waxaa yaal kartoon gaduudan waxaa saaran labo kabo. Hal kab nin ayaa gacanta kuhaayo kab kalana kartoonka ayay saaran tahay midab kana waa qaxwi iyo cadaan.

Meeshaani waa tukaan waxaa yaalo gasacyo ku jiraan kaladooda uu yahay buluug cadaan iyo jaalo waa gasacyo wax macaan ku jiraan

Meeshaan waa tukaan waxaa yaalo caagag cadcad ah afar ah saako ayaa kujirto afar ah. Kalar buluug ah, kalar jaalo ah, kalar madow ah iyo kalar cadaan ah iyo qaxwi isku jira. Meeshana waa cadaan.

Meshan waa meel banan waanah gabudan tahay wax yaalo caag cadan ah waxa ku jiro katin kalarkiso oow yahay dahabi

Meshani waa meel barxad ah ciyaalka ku dhelaan waxa yaalo biro kalaradu yahay jaalo io gaduud io baluug io canbe waxa tagan wil io gabar biraha meesha ka muqdaan waa biro cadan ah

Meshani waa hool waxa yaalo kuraasman iyo miis kalarkiiso ka koban yahay cadan iyo madoow dhulku waa mutuleel cadees ah dirbiga waa cadaan

Meeshaani waa meel dukaan ah ladhisaayo iska faalooyin iyo dhalo ayaa lagu sameynaaya alwaaxyo cadcad ah iyo alwaax cagaar ah iyo dhalooyin

Meeshani waa combujutar waxaa ka muuqda sawir wiil ah iyo sawir gabadh ah saw

Meeshaan waa barxad askari ayaa joogo niman ah dhar gaduudan ayay wataan. Labo nin ayaa u sukeeyo ninka askariga waxaa lasiinaya shahaado waxaa siinaayo nin kale.

Meeshaani waa meel bacaad ah gaari aya maraayo dadka qaar dhulka ayey joogaan gaarigana gabdho aya ku jiro calan ayey gacanta ku wataan gaariga wuu socanaaya

Meeshaan waa laami waxaa maraayo bajaaj oo gaduudan nin ayaa meesha joogo macawis cadaan ayuu wataa iyo buume gaduudan iyo cimaamad. Macawistu kor ayay ugu qaadan tahay.

Meshani waa qol waxa yalo fadhi io dahman fadhiga kalarkisa waa qahwi daha kalarkis waa qahwi darbiga waa cades daqdan waa cadan dhulka waa cadan

Meeshaan waa barxad waxaa fadhiyo gabdho waxay ku aqrisanaayaan buugaag kitaabo ayay wataan geeskaas wiilal ayaa ka fadhiya. Gabdhaha waxay wataan xijaab madow ah dhulkana waa cadaan.

Meeshani waa mutulel waxa yaala funaand galarkisa u yahy kalar madow iyo cadaan ah dhulka mutulelkisa waa cadaan

Meeshaani waa qol waxaa joogo wiilal yaryar qamiisyo wataan. Qamiis ka kalarkiisuna madow iyo cimaamad cadaan ah iyo qamiis cadaan ah iyo shaati buluug ah iyo qamiis madow.

Meshan waa mel banan ah waxayalo alwaxa waxa saran sedax cabitan ah kalarkis yahay gaduud io seytuun io jale

Meeshaani waa jiko waxaa ka dhisan armaajo kalarkeedu waa cadaan yahay talaajad ayaa taalo kalarkeedu waa qalin daaqada kalarkeedu waa qalin dhulkana waa cadaan darbigu cadaan

Meeshaan waa meel hool ah darbiga kore waa qaxwi leyrar cadaan ah ayaa kashidan wax caag ah oo quruxsana way kudhagan yihiin.

Meshan miis aya yaalo kalarkisa qaxwe yahy waxa saaran sadex saxan oo cadan ah sadex saxan oo dahabi ah labo saxan oo cagar ah waxa ku jiro cunto cagaran cuno dahabi ah cunto gadudan labo saxan baquli yar yaris ah aya wax cadan ku kala jiran saxanka cagarka hilib gadudan aya ku jiro

Meeshaani waa hool kalarka darbiga qaxwi leyr cadaan ah ka ifaayo. Fadhi ayaa yaalo kalarkiisu uu yahay cadeys barkimaha waa cadeys.

Meshaani waa qol waxa yalo mashiino kalaradoda kala duwan iyo baakad cadaan ah mashiinka waa madow filoyinka waa madow kalar cadan aya ku jiro mishiin kale o cadana aya mesha yalo miska u saran yahy waa cadan darbigana waa cadaan

Meeshaan miis aya yaalo cadaan ah waxa saaran labo baakad iyo baakad burduun ku jiro waa basali daaha meesha ku xiran waa cadaan

Meeshaan waa subur markad waxaa yaalo cabitaano oo kala nuuc ah sida basali jaalo qaxwi iyo cambe iyo gaduud.

Meeshaan waa masaajid waxaa fadhiyo niman badan waxay wataan qamiisyo cad iyo qamiisyo qaxwi ah cimaamad madow ah macawisyo gaduud iyo cimaamad gaduudan meesha ay fadhiyaan waa cadeys darbigana waa cadaan daaqaduna waa qalin.

Meeshani waa meel hool ah waxaa yaalo kuraas iyo miis kalarka kurustu waa qaxwi dhulka waa qaxwi darbiga qayb qaxwi kayahay qaybna cadaan ayuu kayahay miiskan a waa miis dameeri ah kalar dameeri ah ayuu leyahay

Meshan waxaa iskugu imaday wiilal iyo gabdho waa hol ah wexeyna ku fashiyaan kurasman gaduudan miis qalin ayaa mesha yala laba labtoob ayaa mesha ayaala laba nin ayaa ku kala duwan midna warqad ayuu qorayaa labtobka laba wiil na waa cadan

Meshan waxaa yaalo qudaar saytuun oo dhowr midab leh guduud iyo cadan ah mesha uu kufidsanyahayna waa meel cagaar ah

Meshan waxaa inoo yala caag madoow waxaa ku jira katiinad dhego iyo faraanti meel cadana ayeey saran yihiin katinka aaa dahabi dhegaha waa dahabi farantigana waa dahabi

Meeshani waa shimac waxaa saaran kabaha kalarkiisu uu yahay cadaysi biraha ay dad kusoconayen dhulka uu yaalo waa dhul qaxwi iyo cadaysi aha isugu jiro

Meeshaani waa meel dabaq kore mutuleel ka waa cadaan darbiga meesha ka muuqda waa cadaan dabaqa geeska ka muuqda kalarkiisa waa qalin albaabka waa qalin

Meeshaani waa meel la dhisaayo oo guri la xaaqaayo wiilal iyo gabdho waxay wataan badeel iyo danbiil meesha ayey xaqayaan darbiga kalarkiisa waa cadaan

Meshani waa qol gabdho ayaa joogan nin ayaa tagan wax usharxaya gabdhaha warqad cad ayeey gacanta ku hestan xijabada ey wataan waa cadan kalarka daaha waa gaduud iyo dahabi miis dahabi ah ayeey wax ku qorayaan oo alwaax ah

Meeshaani waa meel tukaan ah waxaa yaalo kartooman waxaa yaalo mashiinka wax lagu shiido oo dhowr kalar kala leh iyo waxa kaloo yaalo saxamna baaquliyo leh iyo bakeeriyaal

Meeshaan waa tukaan shoobin ah waxaa yaalo caagad kareem kujiro. Shan shay ayaa u soosukeyso kalar cadaan ah ayay wada leeyihiin. falaawar cadaan iyo cadeys iyo buluug iyo basali ah ayaa saaran gadaalna waxaa yaalo kareemo. Meesha uu yaalo waa meel dholo ah.

Meeshaan waa meel banaan ah alwaax ayaa yaalo baakad cad ayaa dulsaaran caag kajab kujiro iyo baradho midabkeedu dahabi yahay kabsar caleen ayaa dusha oga daadsan

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo fooneeyo midabkiisu yahay fiyool biyo biyo ah shaladiisuna waa cadaan dhulkuna waa dameeri.

Meeshaan waxaa yaalo sadex gursi labo nin ayaa fadhiso kursi waa qaxwi iyo cadaan laabtoob ayaa agyaalo miis ayuu usaarantahay oo cadaan caagag ayaa agyaalo darbiga gadaashisa waa cadays

Meeshaan waxaa yaalo saxaman oo raashin kujiraan. Raashin cadaan ah saxamadu waa qalin meesha ay saaran yihiin waa miis dholo ah.

Meeshani waa meel dukaan ah waxaa yaalo noolash oo kalarkoodu kala duwan yahay jaale iyo gaduud jaalo iyo cadaan caagad caana ah oo qurub ah ayaa geeskas saaran nin ayaa dukaan ka gadanayo oo dul taagan

Meeshaan waa boor cadaan ah qoraan ku qoran waxaa saaran labo gasac oo caano ah kalarka uu yahay cadaan iyo qaxwi.

Meshani wa mel waxa lagu ibiyo jalatooyinka waxa saran cagada oo jalatada lagu shupaayo cad cad ah iyo gabar ayaa mesha taagan jalata ayey caportay wey duk reshin garanesaa talagasa ween meesha ayey talaa

Meeshaani waa miis waxaa yaalo dhalooyin waxaa ku jiro shay jaalo dhalooyinka karkooda waa canbo warqada ku dhagan waa jaalo

Meshani waa mashin lagu sameyo jalaatoyinka kalarka u yahy neh waa qalin nin aya tagan galoofis aya ugu jiro gacmaha caag aya mesha saran oo jalato lagu diyariye jalatada neh waa basali

Meshan gabdho badan aya iskugu imade waxy gacnta ku watan calanka baluuga ah kuraasman ayey ku wada fadhiyan weyna dawanayan dharka ay watan xijapaduna waa baluug madoow cambi iyo madow cadees

Meeshaan waa qol waxaa yaalo miis cadaan ah kuraastu waa madow fadhiga waa qalin mugdi ah leyrku waa qalin iyo cadaan darbigu waa cadaan iyo cadeys. Mutuleelkana waa madow iyo cadaan.

Miis ayaa yaalo cadeys ah waxaa saaran caag cadaan ah waxaa ku dhex jiro shaati cadeys ah iyo dhar qaxwi ah. Darbiguna waa cadaan.

Meeshaan waa qol waxaa yaala fadhi iyo kuraasman iyo miis fadhiga waa dahabi kuraamanka waa dahabi miiska waa dahabi darbiga waa dahabi daaha waa qaxwi.

Meshan waa qol waxa yaalo sariir jodari saran dahigawaacades daqada waa qalin fadhiga waa bulug Albabkawaa qaxwi dhulkanawaa cades

Meshan waa mutulel cadanah waxa yaalo suud cagmadow ah ayakudhaxjira suudka kalarkisa waa qaxwi

Meeshaan waa armaajo waxa yaalo bustud oo dhowr karar ah oo duban bac qahwe, bac gaduudan, bac cadaan ah ayey ku jiraan ,armaajoda uu ku jiraan waa armaajo cadaan ah

Meeshaani waa dhul madow waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa ku jiro kaluun kalarkiisa uu dahabi yahay wax gaduudan ayaa dusha ka saaran iyo wax cagaaran

Mesahni waa mis waxa saran kiboyin kale dugan miska oow saranyahay waa cadan hostisa bakado ayaa kujiro kobaha kalarkoda waa madow io qahwi io cadan

Meeshaani waxaa yaalo qudaar alwaaxa eyay ku dhax jiraan kalarkiisu jaalo yahay waxaa ku jiro basal koosto bocor canbo

Meshaani wa dhul baanan ah caag qalin ayaa yaalo waxaa ku dhax jiro shaati cadaan gadaal waxa kayaalo alwaax oo jaalo ah

Meeshaan waa masaajid seddex wiil ayaa fadhiso quraan ayay aqrisanahayaan. Mid qamiis cadaan ah ayuu wataa mid qamiis jaalo ah ayuu wataa midna macawis iyo fanaanad ayuu wataa meesha waa meel dhul ah.

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo wiilal. Kuraasman gaduud ah ayay kufadhiyaan miis ayaa waxaa u saaran buugaag cadcad marada miiska kufidsan madow darbigana waa cadaan albaabkuna waa qaxwi.

Meshan waa maqaaxi o waxa yaalo miis iyo kursi kursiga waa madow miiskawaacadan baati ayaasaran iyo buugaag iyomobel nin ayaatagan oqudbeynayo makarofanwato gabdhanaweyjogan derbiga waa qaxwi Leerkuwaacadan

Meshaani waa meel wax barasho ah waxa yaalo misas alwax ah wax jogan gabdho war qado ayeey qorayaan oo cadan ah waxeey wataab xijabo io indho shareero

Meeshaan waa meel laami ah bajaajyo ayaa maraayo nimana way maraayaan dabaqyo ayaa kadhisan fiilooyin ayaa maraayo boorarna way kudhagan yihiin bajaaj ka waa gaduud iyo jaalo.

Meeshaan waa meel hool ah niman ayaa joogaan kursi gaduudan ayay kufadhiyaan. Midka ugu soo sukeeyo fadhi ayuu kufadhiyaa oo cadeys ah kitaab ayuu gacanta ku wataan oo uu aqrisanayo barkimaha waa qaxwi.

Meeshaan waa meel hool ah wiilal iyo gabdho ayaa fadhiya kuraas buluug ah ay kufadhiyaan. Dhulkana waa cadaan. Darbiguna waa cadeys qar bulug ah ayaa kujirto.

Meeahani waa hool ah waxaa isugu yimaaday will badan waxay kufadhiya kursi gududan lagaha waa dahabi waxay wataan sudad cad cad surwal madaw

Meeshaan waa meel laami ah waxaa yaalo baabuur cadaan ah iyo ariyaal cadan ah darbi jajabsan ayaa meesha yaalo jiingad ayaa ka dhisan kalarkeedu qalin yahay

Meeshaan waa meel banaan ah dagax cad ayaa yaalo waxaa saaran boomaato kalarkeedu yahay fiyool iyo cadaan. Darbiguna waa cadaan.

Meeshaan waa waa miis waxaa saaran digsiyo iyo taawo. Miiska qaxwi waaye digsiga dhex diisa madow waaye dhabarkiisana waa qaxwi taawadana waa madow daboolkeedu waa dhalo. Daahana waa cadaan.

Meshani waa meel hool ah waxa yalo miis dheer maro cad ku fidsan koraas gaduudan aya ku fidsan miska waxa saaran labtoon, buug, warqad iyo mobel iyo boorso niman aya mesha wax ku qorayo waxna ku aqrinayo waxna ku dawanyo

Meeshaan waa dhul banaan oo cagaaran seddex kartoon ayaa yaalo. seddexda kartoon waxaa saaran fanaanad seddex xabo ah kalarkeeda waa mid gaduud iyo cadaan, qalin iyo madow, saytuun iyo madow kartoonkana waa kartoon jaalla ah kartoon canbi ah kartoon baluug oo bibiyo ah.

Meeshaani waa meel suuq ah lagu iibanaayo dharka ilmaha waxa maraayo niman iyo naago baabuur geed wayn ayaa meesha ka baxaayo bacyo wayn ayaa ku daboolan

Meshani waa masaajid kalarkisa u yahy cadaan dhulka waa cadaan geedo cagaran aya ka baxaya ninman faro badan aya joga khamisyo shaarar surwal ayey watan khamisyo cadaan ah

Meeshani waa meel laami la hagajinayo laamigu waa madow nin ayaa jogo oo u so sokeeyo shaati wuxu wata madow ah jaakat oo cagar ah Gaariga waa cadaan iyo madow iskugu jiro Gadaal niman aya ka tagtaagan

Meeshaan waa baakad waxaa yaalo caag dhulka lugu baarayo waxuu ka kooban yahay cadaan baakad kana waa baakad ka lugu dhex ridaayo cadaan ayuu ka kooban yahay warqad cadaan ah ayaa meesha yaalo baakadkana waa cadeys.

Meeshaan waa hool darbigiisu cadeys iyo qaxwi yahay falaawar cagaaran ayaa dhulka lugu wareejiyay. Falaawar ka labo meel ayaa cadaan iyo cadaan kasaaran yahay daaha waa qaxwi iyo cadeys. Dhulku waa cadaan.

Meeshaan waa miis madow waxaa yaalo saxan alwaax ah waxaa saaran biidso kalarkeedu dahabi yahay warqadna ay dulsaaran tahay shay gaduudan ayaa saaran warqada. Biidsada kalar madow ayaa kudhex jiro iyo kalar cagaar ah.

Meeshani waa meel wado ah labo geed ayaa measha meesh maraayo wiil ayaa wado geedo ayay ka baxaayo oo cagaran qoraxdana way sii dhacaysaa

Meshan waa dukan waxa laku gada macuun taboyin digsiyo qandoyin geedka cajerad laku dubaya kalarka dirbiga waa qalin biro ayey surinyahin

Meshan waa wol waxa dhexyalo armajo kalarked cadan yahay aya dhulka yalo daha waa madow io cades dhulkan waa cades

Meshan waa meel badaan ah wax yaalo mashino waween biro waaween ah birta ugusoo sokeeso waa bir jaalo ah qoraal gaduudan iyo qoraal baluug ah ayaa ku qoran

Meeshaani waxaa yaalo qamaar kalarkiisa yahay cadays meesha uu yaalana waa meel suuf ah oo roog ah

Meshani waa qol hool ah waxaa yala laba miis iyo miis yariis ah oo mara cad ku fidsan waxaa joogo niman fara badan waxaa usaaran labtokb borsooyin iyo cagad cafi ah wiil na wuu tagan yahay waxbuu sharxaaya

Meeshani waa meel hool ah oo dhar cadays ah way heesayan makarofan ayaya wataan kabaha ay wataan waa madaw makarofanku waa cadaan

Me shan waa tukan waxa yaalodhar ayalagugadaa saakoyin jakadoborku kudhegan waa bulug iyo cadanah tukanka Afkise hore waa dhalocadan ah

Meeshaani waa barxad mundulo ayaa ka dhisan geedana way ka baxayaan kuraasman iyo miisas way yalan misaska waa madow iyo cadaan kuraasman madow ah darbiga waa cadaan

Meeshaan waa meel geeso badan cagaar iyo qaxwi isugu jiro gari cad ayaa barxada dhax taagan fanaanadiisana madow ay tahay darbiga waa darbi cadays ah

Meeshaani waa barxad wayn jiinkad ayaa ku dhisan kalarkiisa guduud yahay waxaa maraayo geelo faro badan la socdaan

Meshan waa suburmarkeet waxaa yala gasacman oo cano borash iskugu jiran iska falada ey saran tahyna waa cagar iyo cadan ka kooban

Meeshaan waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas kalarkoodu waa buluug waxaa saaran caagado caafi ah falaawaro cadaan ah nin ayaa halkaas taagan. Daaha waa cadaan iyo cagaar. Leyrka waa cadaan mukeyf cadaan ah ayaa meesha yaalo.

Meeshaan waa barxad laami ah waxaa taagan gabdho iyo wiilal oo calan buluug ah wataan waxaa kabaxaayo geedo dabaqyo ayaa kadhisan.

Mesgani waa suuq waxa laku gada kobo baco gaduudan aa korka kasaran misas fara badan aya yalo dadnah wey marayan danah weey tagan yahin kuwan weey fadhiyan

Meshan waa mis waxa saran buugag io borso yaris ah oo qahwi ah buga waa cadan calanka buluga aya mesh yalo qof ayaa kursi kufadhiyo

Qol waaye meshan waxa yaalo fadhi iyo miis fadhiga waa madow darbiga waa cadaan daaha waa cadan iyo madow miiska waa qaxwe iyo madow shey madow aya dul saaran dhulkuna waa mutulel cadaan iyo madow

Meeshaan waa garoon waxa isku imaaday wiilal iyo gabdho. Fanaanado wada buluuga ayay wataan iyo surwaal wada buluuga. Meesha ay fadhiyaan waa buluug. Darbiguna waa buluug birtu waa buluug. Kuwana way fadhiyaan kuwana way taagan yihiin.

Meshan waa suuli derbigisu cadeswaye tunjiga cadan ilbaabkawaacadan mesha lagudhaqanayo waacadan iyo madow

Meeshaan waa laami waxaa maraayo bajaaj kalarkiisu yahay jaalo iyo gaduud ah geed ayaa kabaxaayo meesha dabaqna uu kuyaalaa. Biro tabeelo ah ayaa suran.

Meeshaan waa carwo dhar ah waxaa yaalo qamiisyo cadcad. Suudad, fanaanado, surwaalo. Armaajadu waa cadaan darbiguna Waa cadaan nalku waa cadaan.

Meeshaan waa qol iskuul ah waxaa joogo wiilal kuraasman alwaax ah ayaa yaalo kalarka shaatiyada ay wataan waa cadaan iyo jaalo warqad cadaan ah ayaa miiska u saaran wax ayay qorahayaan.

Meeshaan waa armaajo waxaa saaran boorsooyin waa wayn boor sooyin yar yar ah turaaxado. boorsooyin ka kalarkooda waa basali, waa cagaar, qalin, qaxwi, cadays madow ay ka kooban yihiin

Meeshani waa dhul miisa ah baakad ayaa saran cadan ah waxaa kujiro waxyaabo macmacaan ah nin ahaa meesha gacanta ku haayo ninka waxaa ugu jiro gacanta bac cadaan ah

Meeshaan waa meel hool ah dhulkana waa cadaan darbiguna Waa cadaan waxaa yaalo caagag oo kalaradoodu jaalo gaduud iyo madow ka kooban yahay.

Meeshaan sadex nin ayaa fadhiso kalarka ay wataana gaariga cadaan lugo cadaan nin ayaa sigar dhuuqayao meesha ay fadhiyaan waa cadaan gadaashoda geed cagaaran aya ka baxaayo

Meshaan waxa ino yala Khudaar liin dhanan cagaran Banbeelmo Jaale ah karoto Qare oo cagaran babaay oo jale ah iyo batiiq meshas qof aya taagan darbiga waa cadan daqadasna waa cadaan

Meshaan wax ino yala sanbuus kalarkiisu dahabi yahay geed cagarane o agtisa ku yala mesha u yalane wa meel cadan ah

Digsi ayaa yaalo kalarkisu qalin yahay waxaa kudhex jira galay midabkeedu waa dabahi mise jaaalo waxaa kudhe jiro qori qof ayaa gacanta ku hayo walaqayoo

Meshani waa hol waxa joga gabdho iyo wiilal kurasman cadan ayeykufadhiyan holka waa cades xijab balugah ayey watan gabdhaha gurigawasetuni kofiyadcadaney wadata wiilkasuud bulugah ayuuwataashati cadan ah sirwalbulugah okiyalo ayuuwataa

Meshan bakd wen Aya yaalotifi ayyakusawiran waana madow bakadan Labobakad isdulsaran kalarka hose waa dahabi kalarka korana waa cadan ku kar ayaamesh kamuqdo

Meeshani waa barxad wayn waxaa joogo wiil kuciyaaraya wuxuu wataa qajif gacanta io bir jeengad ayaa halkaas ah oo dhisan jeegadu waa qalin geed ayaa ka dhex baxaayo

Meeshaani waa meel xeeb ah biyaheedu bulug yahay doon ayaa niman saaran kuwa kalana way jiidaayan way riixaayan kuwa bada ayeey kujiraan calanka buluuga ayeey gacanta kuwataan

Meshani waa miis saxan cadaan ayaa yaalo waxa saaran shuwaarmo biizo bardho jaala ah bakeeri capita ayaa mesha yaalo tiish cadaana ah mara gaduudan oo qaado ku xiran kalarka darpigana waa madow

Meeshaan waa masaajid waxaa joogo wiilal waxay aqrisanaayaan kitaabo waxay wataan qamiisyo iyo cimaamado gaduudan. Dhulkana waa dahabi darbiga waa cadeys.

Meshani waa miis waxaa saran seytuun dhalo ku jirto oo kala radoodu kala duwan iyo salaiid dhalo ku jira oo kalaradoodu kala duwan sey tunku waa madoow waaba seytuun oo cagaran meshy saran yihiin waa meel cadan ah

Meshani waa hol holka darbiga waa cadan dir dirmo madow ayu leyhy ler cadan aya ka ifaya daha kalarkisa waa bulug

Meeshaan waa qol miis dhex yaalo waxaa saaran laabtoob kalarkiisu qalin iya madow yahay buug baluug ah ayaa saaran iyo warqad cadaan ah qajacla caafiya, muubeel madow. Seddex wiil iyo hal gabar ayaa fadhiyo waxay kutukan yihiin muubeel warqad iyo laabtoob.

Meshaan gaari ween oo isjiid ah ayaa yalo waxaa maraayo baabuur cadaana h gariga waa cagaar waxaa ku jira n8man waxey rarayaan jingad ayaa meesha kadhisan kalarkiisan uyahy qalin

Meeshan waa meel banaan ah niman iyo naago ayaa joogan waxayna wadaan bac iyo jawaan buluug ah jaakado jaalo iyo cagaar ah ayay wataan waxbay dhulka ka aruurinayaan

Meeshani waa barkad waxaa joogo gabdho iyo wilal ah oo iskuulad ah gabdhaha way fadhiyaan shan wiil ayaa taagan dharka ay wataan waa jaalo iyo cadays wiilasha waa jaalo iyo cadaana kuraas alwaax ah ayay kufadhiyaan albaabku waa qaxwi

Meeshaan gabar ayaa taagan miis ayaa horyaala warqad u saaran galoofis cadaan ah ayaa wadataa maqas ayay gacanta ku wataan . Daaha gadaasheedana waa gaduud iyo dahabi ayadana waxay wataan xijaab cadaan ah iyo xijaab buluug ah miiskana maqas ayaa usaaran iyo baakad cadaan ah.

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo gabdho miis ayay ku qorahayaan warqad cadaan ah iyo qalin ah. Xijaabo ayay wataan iyo indho shareero. Xijaabku waa cagaar iyo madow iyo qalin iyo nacnac kuleel daaqadu waa qalin.

Meeshaani waa qol afar gabdhood ayaana fadhisi miis ayaa hor yaalo iyo buug jaalo baakad buluug yaalo gadaashooda daahana waa guduud iyo dahabi

Meeshaan waa meel barxad ah waxaa taagan niman faro badan oo cayaartoy ah waxay wataan fanaanado oo fiyool ah midna fanaanad madow iyo cadaan ah. Kabo jaalo ah iyo kabo buluug ah.

Mehanii waa meel qol eh waxaa fadhiya gabdho yaryar ah way qoslayaan derbiga waa cadan dhulka waa cadan xijabo wexeey watan seytuuni nanac kuleel qalin beeri madoow

Meeshaan waa barxad la iskugu imaaday gabdho iyo wiilal ah labo nin ayaa socoto dadka qaarna way fadhiyaan waxay wataan calanka buluug ah kuwana garbo saaro cadaan ah ayay wataan.

Meshani waa jiko kalarkeduna waa cadaan armajada kor cadan armajada hoos cadan darbiga waa cadan dhulkane waa qamadi

Meshan mashinka warqadaha laga soo bixiyo ayaa yalo mesha oow saran yahay waa meel qalin ah warqad cad ayaa ku dhaxjiroto asiga neh waa cadaan

Meeshaani waa miis cad maro talo cadaan ah labo bakeeri ayaa yalo waxaa ku jiraan mac macaan buskud ayaa saaran labo xabo buskud dhulka yaalaan

Meeshaani waa carwo dhar ah waxaa yaalo dharka dumarka waxaa waye saakaayinka iyo turaxadaaha maro buluug ayaa dhulka fidsam dhulka mutuleel kiisa waa cadaan

Meesha waa meel banaan ah alwax ayaa yaalo o qaxwi waxaa saran saxan cadaan ah waxaa ku dhexjiro hilib guduudan kabsar caleen oo cagaaran iyo toon cadaan ah

Meeshaani waa hool waxaa iskugu imaaday wiilal badan koofiyad mid wato timiihisa dheedheer yahay dhar cadaan ayey wataan meel ayey fiirinayaan

Meeshaan waa qol darbigihiisu cad yahay waxaa suran sabuurad. Jeesto cadaan ah lugu qoray. nin ayaa taagan wax sharaxaayo shaati cadaan ah ayuu wataa.

Meshan harqan aya yalo kalrkis waa cadan dun madow ah aya dusha kasaran gabar aya fadhido oo harqan doleyso xijab jale ah ayey wadata dirbigan waa cadan

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo dhagaxman jajab ah ciidan ayaa yaalo wax daad guraynaayo waxay wataan jaakado cagaar baabur ayey wataan meesha taagan darbiga waa cadaan

Meeshaan waa meel cadaan ah waxaa yaalo alwaax waxaa dulsaaran boomaato fashwoosh ah kalarka uu ka kooban yahay waa kalar qalin ah iyo cadaan darbiguna Waa cadaan.

Meshan waxa yaalo bakeeri wil aya gacanta ku hayo waxa ugu dhacjiro kafeey canaha ayoow falowir uga dhigayaa garafo ayoow gacanta ku hayaa garafadonah waa qalin

Meeshaan seddex weel ayaa yaalo kalarkiisu qalin yahay waxaa ku dhex jiro shay cagaar iyo qaxwi ah shay gaduud ah ayaa dusha ogashuban qaado qalin ah ayaa suran kan kalana waa qaxwi qaado ayaa suran buskud ayaa kudaasan.

Meeshan waa wado dameer ayaa joogo iyo gaarigiisa waa darbigana waa darbi cadaan ah dhagax ayaa xaga ka muuqdo dameerka agtiisa

Meeshaan waa meel dhalo ah waxaa yaalo keek mac macaan ah saxan ayuu saaran yahay oo dahabi ah shayga kalarkiisa waa dahabi ninac aa ku daadsan shay madowna wuu ag yaalaa hadaashiisa waxa yaalana waa qalin.

Meeshan waa meel laami ah waxaa marayo bajaajyo badan iyo miman iyo baabur geed aya kabaxayo dabaq ayaa meesha kuyaalo sidee biyaano ayuu ka kooban yahay kalarkiisu waa cadaan iyo madoow

Meeshaan waa meel niman badan ay joogaan iyo gabdho ayaa socdo wadada. Geedo ayaa kuyaal. Shaatiyo cadaan ah iyo koofiyaal ayay wataan.

Mesha waa Mel baxad ah geedo cadan iyo cagar ayaa kabaxayo timit xata weykabaxeysaa dhulkawaa borborderbiganawacades derbigakalana waa cadan kurasman qaxwi ayaa halkas kamuqdo

Meshan waa mel barxad ah bacad aya kabuxo gari cagaf cagaf aya mesha taalo sadax nin wey maresa mid kofi jolo ayu wata iyo jakad cagaran iyo surwal jala ah

Meshan waa meel taalo ah dirbi waxa suran faras iyo nin ayaa dusha kasaaran geed ayaa ka baxayo oo timir ah filoyin ayaa ku wareegsan

Meeshani waa meel banan ah mutulel cadaan ah armajadu waa cadaan nin ayaa wuxu kuhayaa baakad cadaan ah gacanta waxaa kusawiran mobeel madaw

Meeshaan niman ayaa fadhiya qamiisyo cadaana ayeey wataan wiilna wuxu wataa qamiis buluug ah iyo cimaamad cadaan ah

Meeshaan waa meel banaan oo cadaan ah waxaa yaalo falawar kalaradooda kaladuwan guduud iyo cadan jaalo iyo cadees

Meshani waxa ino yala baaquli kalarkisa waa cadaan waxa ku dhex jiro basto iyo hilib gadudan kabsar calen aya dusha ka saran qaando aya ku dhex jirto

Meeshan waxaa yaalo gacan waxaa saran caag guduudan armaajada meesha kamuuqatana waa qaxwi dhulkana waa dhulcadaan ah

Meeshaan waa masaajid kalarkiisu waa cadaan dhulkuna waa cadaan. Waxaa joogo wiilal oo faro badan waxay wataan qamiisyo madow ah iyo qamiisyo cadaan ah. Muubeelo ayay kutukan yihiin.

Meeshani waa hool waxaa yaalo fadhi maro cagaaran ayaa ku korfidsan fadhiga waa cadees daaha waacagaar iyo cadaan darbiga waacadaan mukayf ayaa kor ku dhagan labo xabo ah waana cadaan

Waa miis waxaa saran laap saxan oo cadaan ah saxanka almuuniyamanaka waxaa ku jira dheylo hala xapo moos ah pakeeri capitaana ah saxanka kale bariis Kosta kor sarantahy tuush ayaa mesha yaalo cafine wuu yaala caag ah darpigana waa cadaan

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo sariir iyo koobadiin. Kalarka sariirta waa cadaan iyo madow koobadiinkuna waa cadaan iyo madow . Daaqaduna waa cadaan.

Meeshaani waa barxad way ah waxaa isugu soobaxay wiilal waxbey daawanaayan waxay wataan fanaanado macwiisyo iyo surwaalo ayey wataan

Meeshan waxaa yaalo kulay lisooyin oo qalin ah waxaa kujiro mishiinka kalarkiisu yahay cadays oo baradho ah diyaaarsan hilib iyo kaabaj isku karsan iyo beer iyo khudaar isku karsan

Meeshaan waxaa fadhiyo niman badan waxaa u sukeeyo labo nin waxay wataan shaati cadaan ah diildiilmo oo basaliya kujiro waxaa agyaalo caafi iyo miis oo cadaan ah.

Meshani waa meel suuq ah waxa yalo mashiin labo bulacad biyo ah wana maqaaxi madaxa waxa ugu jiro koofi madow ah waxay gacanta ku hayan kombuter madow ah waxa ka gadaleyana waa wax qalin ah oo cagad kor saaran

Meeshaan waxaa yaalo rooseeytooyin kalaradoodu kala duwan yihiin sida basali, fiyool iyo jaalo iyo qalin ayaa yaalo. Darbiguna waa qalin meel armaajo ah ayay kujiraan.

Meeshaani waa dhul banaan cadaan ah waxa yaalo ubax geedka hoose waxa ku dhax jiro waa cadaan ubaxa waa cagaar caleemo barbalaaran ayuu bixinayaa

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa jooga wiilal ayaa ku cunteenaaya qaar dhar cadaana ayeey wataan sali ayeey ku fadhiyaan darbiga waa darbi qalin ah dhulkana waa dhul cadaan ah

Meeahani dhul banan miis ayaa yaalo miiska kalarkiisu waa cadays biraha waa madaw darbiguna waa cadaan cadayi isugu jira

Meeshaani waa meel xeeb ah waxaa ka baxaayo geedo faro badan waana bad biyahadeed buluug yahay doonam ayaa xaga yaalo darbi jabsan meesha ayuu ku yaala

Meshan waa meel hol ah waxa yaalo Labomis iyo kurasman kurasmada waacadan miskan marocadan ayaasaran kufidsan falawur cadan ayasaran kalarkadhulkawacadan derbigana wacadan falawurka waxa kudhegan qoljaloah Lercadan ayaakaifaya

Daah ayaa meeshaan saaran kalarkiisu uu yahay gaduud iyo cadaan.

Meeshaan waa meel hool ah waxaa dhexda kayaalo shay cadaan ah leyr gaduudan iyo cagaar ayaa kadhex ifaayo oo cagaaran.

Meeshani waa mel barxad ah waxa fidsan roog cagar ah iyo roog gadud ah askar aya jogto sadex nin aya u so sokeyso waxay wataan dhar cadees ah iyo dhar baluug ah gacmaha galoofis cadana aya ugu jiro koofiyal ayey wataan

Meeshaani waa miis guduud waxaa yaalo labo baakad kalarkooda cadaan yahay labo caag ayaa saaran kalrakana waa cadaan iyo buluug waaye

Meeshaani waa meel shay darbi ayaa meesha ku yaalo kalarkiisa uu cadaan yahay waxaa jooga gabdho iyo wiilal socanayo marayo

Meeshaan waa meel qol ah. Waxaa joogo gabdho naag ayaa ugu soo sukeyso marada wax madow ayaa ugu duuban madaxa. Kuwa kale maro cadaan ah ayaa ugu duuban qolku waa qol kalarkiisu cadaan iyo cagaar ka kooban yahay.

Meeshani waa meel hool ah waxaa yaalo miisas miiska waxaa kutiirsan maro gudud ah kursiga waa qaxwi alwaaxyo aaya meeshani ku wegaarsan oo sida darbi camal logu dhisay geedo ayaa kabaxaya dhulkana wa adhul cagaaran

Meeshani waa meel masrax ah waxaa joogo wilal dhar cad cadaan ah wataan makorafano ayay haystan miiskan waxaa saaran banooli iyo caagad biyo kujiraan nin ayaa meesha fadhiyo shaadh cadaan wato

Meeshaan waa meel luuq ah oo daqab eh waxaa yaala miisas iyo armaajo darbiga ku dhisan niman ayaa meeshaas maraaya darbigana waa darbi cadaan ah.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo sariir iyo armaajo, kursi iyo miis. Sariirtu waa cadeys armaajada tawleed ka ah waa qaxwi. Darbiguna waa cadeys dhalo madow ayaa darbiga saaran. Albaabka musqusha waa cadaan kursigu waa cagaar ,miiska waa cadaan baaldi madow ayaa agyaalo.

Meshsni waa mis istakin aya yalo kalark eey kala dugan tahay waa jale io baluug io baseli io cagar darbiga waa derbi cagar ah

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo gaari kalarkiisu yahay jaalo iyo cambe. Luguhu waa lugo madow ah.

Meeshaan waa meel hool ah waxaa yaalo miis iyo kursi kalarkiisu uu ka kooban yahay qaxwi miiska. Kursigana waa qaxwi. Fadhigana waa qalin iyo cadeys. Niman badan ayaa fadhiyo. Darbiguna waa cadeys iyo cagaar.

Meeshaan saxan ayaa yaala cadaan ah waxaa ku jira kaluun kalarkiisa dahabi yahay liin cagaar ah ansalaato cagaar ah yaanyo sibirsaan gaduudan baasto oo ayadane kalarkeedu cadays yahay.

Meshani waa meel masajid ah niman ayaa fadhiya qamisya cad cad wata iyo sharar cadan ah rogu waa baluug derbigana waa cadees gari cadana aya ka ifaya mesha

Meshani waa miis ayaa yala caadan ah waxaa dul saaran caag kalarkiisu uuka koban yahay cadan warqadey ku wareegsantahy waa cadan iyo fiyool leerka ka ifayana waa cadees dirbigana waa qalin

Meeshaani waa meel hool ah waxaa jooga niman miis dhalo aya wuxuu saaran yahay bakeeri cabitaan ku jiro canbo tibo madow ayaa dhusa suran leer cadaan ayaa ka ifaayo nimana way taagtaganyihiin

Meshan saxaman ayaa yaala miis madow ayuu sarana yahay saxan ka qaa qalin waxaa ku dhax jiro qudaar canbo iyo qalin darpigana waa cadaan saxanka cadaan ayaa geesaha kayaalo

Meeshaan makiinad ayaa taalo oo warqada laga soo bixinaayo madow tahay. Makiinada kalarkeedu waa cadaan darbiguna Waa cadaan waxaa kaloo kahooseeyo waa caag.

Meshani waa suuq waxa Lugu gadaa kabaha niman ayaajoga bakad iyo bacqalin ah ayaakor uga dabolan kowaha kalarkisa waa cades iyo madow Mel Alwax ah ayusaranyahay

Meshani waa qol kalarkisa u yahy kalar cagaarn dhulka waa cadaan waxa yaalo filoyin iyo haan cagaran filoyinka waa cadaan

Meeshaan waa qol fadhi ayaa yaala darbiga waa cadays fadhiga kalarkiisa waa qalin iyo madow ayuu ka kooban yahay barkimahana waa madow.

Meeshaan waa meel jid ah waxa jooga sadex marooy waxay agfadhiyaan albaabka cadaan ah dhulka ay fadhiyaana waa shamiito albaaka kale ku dhagan waa cadan

Miis ayaa meeshaan yaala kalarkiisa madow yahay waxaa saaran kuulal kalarkiisa uu yahay cagaar iyo cagaar bibiyo ah iyo qalin oyo bac cadaan ah.

Miis aya yaalo meshan cag gaduudan ayaa saran miskawaabaluug waxag fadhiyo gabar waxeykushubeysa caga gaduudn waxcadan ah

Meeshaan waa hool seddex wiil ayaa xaga kamuuqdo. Dhalada meesha waa cadaan darbiguna Waa cadaan mukeyf cadaan ah ayaa kudhagan. Miiska meesha yaala iyo kursiga waa qaxwi. Mutuleelkuna waa cadaan.

Meshan wa mis cadeh waxa yaalo cagag Afkod madow yahay hosna qaxwi okuyahayderbigana waacadan

Meeshaan waa barxad banaan ah niman iyo gabdho iyo wiilal ayaa dhulka fadhiya waxay wataan warqado cadcad ah. Wiilasha qaar waa qaawan yihiin. Nin ayaa meesha fadhiya.

Meeshaan waa boor ah kalarkiisu cadaan yahay. Tufaax ayaa yaalo iyo caleen cagaar ah galaas ayaa caag kudhex jiro iyo canab. Waana cadaan galaaska.

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo wiilal kuraasman ayay kufadhiyaan oo jaalo ah miis maro jaalo ah kufidsan ayay kufadhiyaan daaha waa cadaan kalarka kalana waa jaalo. Mukeef ayaa u shidan oo cadaan ah.

Meeshaan waa qol fadhi yariisa ayaa yaalo. miisku waa cadaan falaawar madow ayaa dulsaaran. Gadaasheesa miisas yaryar ah ayaa yaalo oo qalin ah fadhigu waa qalin. Daaha waa qalin. Marawaxadu waa cadaan darbiguna Waa seytuun. Buug iyo qalin ayaa dhulka yaalo.

Meshani waa meel wado laami ah nin taraafiko aya tagan dhar cada iyo surwal madow ayu wata bajajda ayu kala hagaya bajajta waa gadud mid gadal jogtana waa cadaan lamigana waa laami cagar ah

Meshaani waa wado waxaa maraya gari midabkiisu jale iyo madow yahay waxaa saran kartooman oo xirxiran kartonka kalar kiisu waa dahabi

Meeshani waa meel makhaaqi ah kaladhkiisu yahay qaxwi bulug iyo cagaar miiskan waxaa yaala sadex saxan oo. Jikin kujiro baasto iyo jallato ayaa yaalo

Meeshaan waa guri dabaq ah kalarkiisu jaalo yahay dhulku waa doog cagaaran waxaa kabaxaayo ubax kalarkiisu cagaar iyo jaalo ah.

Meeshaani waa dhul weyn carro ayaa Laga qodayaa, waxaa yaalo baabuur oo tubooyin ku ag wareegsan alwaaxyo ayaa yaalo dhoogeyd waa gaduud meeshaas teendho ayaa ka dhisan oo kararkeeda gaduud yahay.

Meeshan waa qol waxa laga dhisayaa iskafaalooyin kalarkiisa uu yahay jale iyo cadaan miisdhala ah ayaa mesha yaalo waxaa saran waxa cadi ah iyo qashimaa saran

Meeshaan waa masaajid kalarkiisa waa cadaan niman fara badan ayaa tukanaaya labadaan nin ugu soo sokayso qamiis cadaan ayay wataan iyo koofi cadaan ah kan ka gadaaleeyana qamiis cagaaran iyo koofi bulug ah.

Meeshaani waa boor nin ayaa ka dhex muuqda kursi oo waxaa yaalo kuwa camoolayaasha wuxuu ka koobanyahay madow iyo qalin

Meeshan waa barxad dabaq ah waxaa laga duubayaa dabaqyo kaloo dheedheer oo mesha kuyaalo oo cadaan ah waxaa meesha kabaxayo geedo fiilo ayaa ku wareegsan oo qalin ah

Meeshan waxaa fadhiyo labo nin kurisi madaw ah ayaay ku fadhiyaan miis gududan ayaa agyaala khamis qaxwi ah iyo khamiis cadaan ah ayay wataan moorka gadaalna wuxuu kakoban yahay midabkiisa cadaan iyo qaxwi

Meeshaani waa masaajid laba nin ayaa kudu kaneeysa rooga fidsan waa cagaar qamiiska uu watana waa buluug qamiiska kalena waa gaduud kalarka masaajidkana waa cadaan

Meeshaan miis ayaa yaalo oo cadaan ah waxaa suran boomaato kalarkeedu cadaan yahay. Dhulkana waa madow. darbigana waa cadaan. leyrka waa dahabi.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo miisas labo nin ayaa taagan fiilooyin ayay wax ku rakibahayaan qalab ayaa yaalo oo wax lugu sameynaayo waxaa yaalo laabtoob qalabka meesha yaala waa cadaan laabtoobka. Fiiladana waa fiilo madow iyo gaduud.

Meshani waa barxad lami ah bajaajya ayaa marayaan iyo motoyin fekoom ah dabaq ayaa ka dhisan oo xadan ah bajaajka kalarkeedu waa gaduud iyo baluug dadna wey marayaan

Meeshani wa iskuul gabdho joogan waxay wataan saakooyin jaale ah iyo masaro madaw miis ayaa hor yaalo waxay kuqoranayaan warqad cadaan ah ayay wax kuqoranayaan darbiga iskuulka waa cadaan

Meeshani waa meel qol ah waxaa yaalo fadhi kalarkiisu yahay cadays darbigu wa cadaan daaqadu waa cadaan meeshani waxaa yaalo uu kujiro marada mesha kutiirsan waa madaw

Meeshani waa meel bad ah waxaa yaalo dooman baabuuro iyo kanteero fiilooyiin aaya mesha yaalo

Meshan waa qol kursi aya yalo waxa saran dilac madow io garbasar oo jale ah dhulka waa cades darbigan waa cadan

Meeshani waa hool waxaa yaaalo cadana ah waxaa kujiro surwla darbiga wa cadaan dhulkana waa cadaysi

Meeshaan waa meel masaajid ah wiilal ayaa jooga iyo niman qamiisyo cadaan ah ayay wataan. Kalarka masaajidka darbigiisa waa cadaan iyo jaalo.

Meshan waa meel banaan oo dabaq ka dhisan dabaq farabadan ayaa ka dhisan nin ayaa meesha so marayo dabaq kalarkiisu waa cadaan albaabada kalarkisu waa madoow tabeeloyin aya mesha kuyaalo

Miis ayaa baakad inoo saaran cadaan ah waxaa ku dhex jira qolofka moobeelka waxaa ag yaala shay qalin ah miiskana waa miis cadaan ah.

Meeshaan waa qol waxaa joogo gabdho shan ah waxaa yaalo miisas xijaabo cadaan ah ayay wataan. Gabadhaan labo diseyn ayay wataa qof kale ayay kudhagan tahay oo xijaabka cad.

Meeshani waa meel yaalo surwaalada kalaradodou kala yihiin qalin madaw iyo cadaan iyo cadaysi dhulku uu yaalana waa waa cadaan

Meeshani waa hool waxaa jooga sadex nin. Suut cadaan ah ayay wataan iyo shaati bulug ah.iyo suut bulug ah iyo shaati cadaan ah suudh qalin iyo shaati cadaan ah sadex kurisi ayay kufadhiyaan waana qaxwi gadaashod daaha kudhagan yahay waa cadays darbiga kale aa qaxwi

Meshani waa mel lami ah dabaq aya ku yalo kalarkisa cadan yahy waxa lagu gadaya lamigasi misas aya yalo khudaar canbe ah iyo dhar bajaj aya mareyso kalarkeeda jaale u yahy niman we tagan yihin kuwana wey fadhiyam

Meeshaan waa baakado oo carfisooyin ah kalarkiisun uu yahay buluug iyo cadaan. Gaduud iyo jaalo iyo qaxwi iyo gaduud.

Me shan waa meel barxad ah on bacaad ah waxa maraya didiin geed tatiin ah ayaakabaxaya oonacagaar ah

Meeshaan waxaa inoo yaala shaati dhulka uu yaalo waa dhul cadaan ah kalarka uu ka kooban yahay wa baluug iyo cagaar iyo cadaan.

Meshan digsi aya yalo waxakujiro yayo gaduud ah io goosto cagar ah dhulka oow yalo waa dhul bacad ah

Meeshaan mishiin ayaa yaalo waxaa lugu shiidaya cabitaan. Cabitaanka kalarkiisu waa cadeys mishiinka waa cadaan. Nin ayaa agtaagan dhar cagaaran ayuu wataa galoofisna gacanta ayuu ku wataa. Wax gaduudan ayaa agtiisa yaala.

Meshaan sadex caag aya yalo oo kareem ku jiro kalarkana waa cadaan iyo gadud nago aya ku sawiran oo cad cad ah timo madow ayey leyihn dhulka u yalo na waa dhul gadudan

Meshan waa guri darbigin jale ah waxa kabaxayo falwar ayaa kabaxyo gesaca kujiro waa cadan dhaxdisa caro madow ah ayaa kujirto

Meeshaan waa meel barxad ah oo shamiito ah waxaa ka baxaaya geedu kuus kuusan guri ayaa ku dhex yaalo uu kalarkiisu gaxwi yahay jiingata waa qaxwi.

Meeshaani waa meel barxad ah gabdho ayaa joogo waxay wataan dharka hidaha iyo dhaqanka ayeey wataan taraaxado madoow taraaxad jaala ah dhulka ey fadhiyaan waa dhul coos ah ganbar ayaa yaalo

Meeshaani waa miis waxaa yaalo bac basali iyo madow ka kooban waxaa ku sawiran labo indho bacda waxaa ku dhex jira shay cadays ah waa shalanlada lagu shalaynaayey indhaha

Meshan waa lami madow qof aya tagan lamiga waxa kadhisan dabaqyo sedax ah io kuba jajaban tabeylo aya kadhex dhisan mesh

Meeshani waa meel cadaan ah korkeda waxaa yaala mishiin oo gaaban gudihiisana cadaan yahay mishiinka kalarkiisu waa cadaan wax cadaan ah ayaa agyaalo darbigana waa cadaan fiilo madaw ayaa gadashiisa maraysa

Meshani waa hool waxa yalo kursman oo gaduuud ah wll ayaa fadhiyo ooo badan shati cadan ah io shatiyo cadan ah ayey watan dhulkan waa dhul gaduudn wll aya tagan oo shti cadan ah wato

Meeshaan waa boor kalarkiisu buluug yahay waxaa kusawiran saxan alwaax ah waxaa kujiro biidso kalarkeedu jaalo yahay. Saxan kalo ayaa meesha yaalo waxaa kujiro beegar rooti ah dhexda wax cadaan ah ayaa oga jiro iyo baaquli cad oo wax gaduudan kujiraan ayaa yaalo.

Meshaan waxa ino yalo bidso oo bisel ah wax jaalo aya marsan wax gadudan dusha ayey ka sarn yihin dhulka waxa yalo cagaar mesha ay talo waa mel cadan ah darbigana cadan waaye

Meshan waa masajid waxa joga wiilalbadan waxey watan camamadyo gaduudan camamad cadan ah iyo Lojala ah qamis cadan ah qamisyobalu ah qamisyo qaxwi ah derbigan waacadan iyo jalo isugujiro

Meshani waa dhul waxa yaalo cimamado kalarkisu yahy baluug iyo gadud iyo basali iyo gadud iyo cadees iyo cadees dhulka u yalo waa dhul dameeri ah

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo gabdho lix ah waxay wataan shay cadaan ah iyo shay buluug ah iyo makaroofan ayay gacanta ku wataan. Darbigu waxaa kuwareegsan maro hidiyo dhaqanka oo gaduudan roog cadaan ah ayaa yaalo niman ayaa gadaal joogo.

Meeshaan waa carwo waxaa suran cabaayado kalarkoodu madow yahay qaxwi iyo cadeys iyo basali iyo cadaan armaajada kalarkeedu waa cadaan. Leyrka Waa cadaan boorsooyin ayaa yaalo oo kalaradoodu kala duwan. Darbiguna waa cadaan. dhulkuna waa cadaan.

Meshan waa mel dhismo kasocoto bacad aa dasan oo waa boor wayay labo gari aya yalo midna waa cadan midna waa jale io madow darbigan waa dirbi fhismo kusocoto

Meshani waa boor waxa kusawiran muraxad kalarkedu cadan yahay boorka waa baluug oo calanka somaalia ah kalarka kale waa baluug mugdi ah

Meshaan waa guri jajabandhismo ayaa ka socota waxaa yala dhagaxyo oo boor ah niman igo naago ayaa tagan dambiil ayeey wataan iyo badiil hoolka ayeey ka gurayaan dhagax mada jakado wexeey waataan cagar iyo jalo maski cadan ayaa afka ugu xiran

Meeshaan waa miis cadaan ah waxaa yaalo qalab oo qalin ah waxuu ka kooban yahay fiilo madow iyo diyaarada wax lugu duubayay. Boorso madow ayaa taalo.

Meeshaan waa dabaq dheer dhismo ayaa kasocdo waana qabyo biro ayaa kudhagan iyo alwaaxyo. dhulkana waa dhul bacaad ah dhagaxman jajab ah ayaa yaalo. Nin ayaa meeshaas fadhiyo.

Meshan waa alwax cagaran waxa yalo sedx karton labo gabar aya kusawiran waan cades kartonkan kale waa jale hose waxa yalo shey jale ah

Meeshaan waa waa dhul cadeys ah waxaa yaalo caag cadaan ah waxaa ku dhex jiro fanaanad kalarkiisu yahay cadeys. Darbiguna waa cadaan.

Meeshaan waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas waa cadcad miiska maro cad ayaa kufidsan falaawar jaalo ah ayaa saaran dhulkana waa cadaan leyrka meesha kudhagan waa madow iyo gaduud . Leyrka ifaayo waa cadaan.

Meeshaan waxaa inoo yaala dhul kalarkiisu yahay madoow iyo cadees waxa yaala saxan cadaan ah waxa saaran malawax kalarkana dahabi yahay

Meshan waa lamayeri io alwax nin ayaa dusha kasaran lama yeeriga waa qalin alwax waa qalin surwal madow ayow wataa

Meeshani waa dukaan macuun ah waxaa yaala misas cad cad iyo dahabi isugu jiro waxaa saaran taawooyin digsiyaal. Saxamo baakado mad madaw digsiyada waa mad madaw taawooyinku waa cadays iyo qalin ah saxamo cad cadaan ah armaajada ay saaran yihiin waa armaajo madaw

Meshananwaa meel dhisma ah ciid iyo pulkeeti ayaa yaalo dhaagaxyo jajap ah afar nin ayaa nesha taagan daaqada waa iftiin zaid ah darpiga waa cadaan

Meeshaan waa barxad waxaa kadhisan labo dabaq oo waaweyn kalarkiisuna cadeys yahay. Daaqadaha waa cadaan albaabkuna waa cadaan. Kuraasman cadaan ah ayaa yaalo falaawar cagaaran ayaa kabaxaayo. Nin ayaa fadhiyo gaarina meesha ayuu yaalaa.

Meshan waa tukan waxa yaalo shawaqyo okalayar yar kalawawen kalarkisu qalinyahay biro ayusuran yahay derbiga waa cadan Lerka ifayawaacadan

Meshani waa hool waxa yaalo fadhi iyo daahman kalarkisa madow yahy fadhiga waa madow dhalo aya darbiga suran waa madow darbiga waa qaxwe falaawer qaxwe aya xaga yaalo kobka hose waa cadaan miska hose waa cadees

Meshan waa Laami waxa maraya dadbadan iyo gaariwen ah bajajyo balugah fekon gaduud ah geedwen ah ayaakudhaxyaalo dharkadadka aywatan waa fananadcadan shaticadanah gebdhoay dhar jale ah geskas Lamiga ah goy naya

Meshaan wa miis cadaana ah waxa sara fondheshin kalrkiisu uu qaxwi yaahy caaga uu ku jirana wa qalin dhulka uu yalo waa cadan darpiga wa cadaan leerka ifaayana wa cadaaan

Meeshaan baaquli qalin ah ayaa yaalo waxaa ku dhex jiro cunto kalarkeedu uu yahay dahabi. Baaquli kale ayaa kudhagan shay cagaaran ayaa kamuuqdo.

Miis cadaan ayaa inoo yaalo waxaa saaran caag madow caaga waxaa dul saaran katiin kalarkiisa yahay dahabi iyo cadaan

Meshan waa banan alwax yalo waxa saran sedax karen kalrakis yahay cagar io baseli io baluug biyobiyo ah

Meeshaan waa meel banaan ah oo cad waxaa yaalo shaati cadaan ah iyo qalin iyo madow kuluustu waa cadaan.

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaalo uumi cadaan aya ku fidsan waxaa saaran gabsaar oo qaxwi ah iyo dirac kalarkiisu ka koobanyahay buluug cadaan iyo viyool

Meeshani waa meel duur ah oo bacaad ah waxaa kabaxayo geedo fara badan oo cagaar ah

Meshan waa mis madow ah waxa saran bakado badan kalarkisa jale yahay waxa kujira bomatoyin kalarked kakoban yahay cadan hose furkan waa madow

Meshan waa barxad oo dordor ah jingad ayaa kadhisan oi dirbi cadan ah waxa jooga geel jalarkis ow yagay kslar sahbi sh medh oow joogo waa mel bacad ah

Meshana xawayalo miis kalarkis cades yahay waxayalo caag madow kebta kore cadan ayow kayahay waxa kujiro shati kalakis madow yahay darbigan waa dirbi cadan ah

Meshani laba baquli qalin ayaa yala waxaa ku jira shey gaduudan iyo hilib iyoo shey cagaran wax basaliya ayaa ku dhex jiro shey cagarana wuu ku dhex firdhisan yahay

Meeshani waa hool. Niman ayaaa fadhiyaan waxay wataan sudad kalarkiisu bulug yahay shaati cadaan ah ayay wataan kuraasna way kufadhiyaan darbigan waa darbi qaxwi ah

Meeshaan waa meel miis ah. Miiska waa qaxwi waxaa yaalo labo shay oo gadgad ah oo miiska kudhisan waxaa dhex yaalo gacan dahabi ah midabkiisa.

Waa meel cidlo ah Banaan barxad ah waxaa yaalo dhagaxman jajab ah iyo bacaad waxaa maraayo cagafcagaf kalarkoosa uu jaalo yahay lugahana waa madow nin ayaa ku dhex jiro

Meeshaan waa miis waxaa yaalo labo kareem kalarkeedu uu yahay cadaan iyo fiyool. Cadaan iyo cagaar. Qajaar ayaa kusawiran meeshaan waa tukaan kartoomo ayaa yaalo.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

Meeshan waa darbi waxaa yaalo alwaax midabkiisu kalarkiisu uu qaxwi yahay falawar cagaran ayaa saran falawar cadaan iyo gudud isugu jira darbigu waa darbi cadaan ah nin cadaan ah ayaaa ka ifaaya

Meeshaani waa meel banaan ah alwaax ayaa yaala waxaa dul saaran seesar cadaan ah iyo bakeeri cadaan cafeey ayaa ku dhex jiro jawaan ayaa yaalo oo miro madoow ku jiro mashiinka wax lagu qasaayana waa yaala kalarkiisa madoow iyo qalin ka koobanyahy baakat ayaa saaran

Meeshaan waxaa fadhiyo niman badan kursi ayay kufadhiyaan. Mid kitaab ayuu heystaa oo aqrisanayaa midna muubeel ayuu gacanta kuheystaa oo uu firinahayaa. Suud madow iyo shaati cadaan ah ayuu wataa. Midna suud qalin ah iyo shaati cadaan ah. Gadaashooda niman ayaa fadhiyo oo kitaabo heysto.

Meshani miis ayaa yala oo qaxwi ah waxaa saran laba bakeeri oo cadan ah laba saxan oo seysar ah laba qalin oo qaada ayaa saran fadhi ayaa mesha ka muuqda kalarkisuna qaxwi yahay

Meeshaani waa hool boor ayaa ku dhigan oo cadaan ah, sabuurdad cadaan ah ayaa yaalo nin ayaa taagan oo wax ka aqrinaayo oo maqaroofan madow ah wato labo miis ayaa yaalo marro cadaan ku fidsan caasiyaal ayaa saaran niman ayaa meesha fadhiyo oo wax dhageysanaayo.

Meshan waa mel banan ah waxayalo bakeri waxa kujiro cabitan Finto iyo baraf liin cagaran aya dusha kasaran lin cagaran dhulka aye tala dhalo finto aya xaka kasojedo darbiga waa galin

Meeshaanwaa meel banaan ah waxaa yaalo kursi oo madow ah iyo teendho ayaa kudhisan oo korkeeda madow yahay dhulkuna waa cagaar fidsan naagana way joogaan.

Meeshan waa qol waxaa yaalo sariir iyo armaajo tuwaled ah sariir waa cadaan cadaysi darbiguna waa cadays daaqaduna waa cadaan ayaa kor saran oo cadays ah

Meshan waa mel qaol ah wilal yar yar ha joga o todobo wil ah waxey watan qabisyo makarofan aye watan qabisyo cad cadan ah cimamad cad cadan ah iyo kofiyad cadan ah daha kalarkisa waa cadeys bor aya ku dhagan o bulug iyo cadan ah

Meeshani waa hool waxaa. Joga niman badan ah waxay wataan sud qalin ah shaati cadaan ah iyo shaati qalin iyo shaati cadaan iyo shaati bulug ah.wii ayaa tagan funanad cagaar ayuu wataa darbiga waa cadays kuris gududan ayuuu kufadhiyaa

Meeshani waa hool makhaaqi ah waxaa yaalo kurasas iyi misas murasyadu waa qalin misasku waa cadaan miis kaloo xagan kasoo jedo saxan ayaaa saaran meesha saxan cadaan ah labo baaquli ah iyo cabitaan

Meeshan waa meel dhismo kusocoto darbi qabya ah waaye darbiga kalarkiisu waa qalin waana bulketi dhismo kuso coto shamiinto ayaa marsan

Meeshani waa meel laami ah waxaa tagan gabdho waxay wataan calanka soomaliya oo buluug ah iyo garba saar cadaan ah calan ayay gacanta ku wadaan cagaar iyo jaalo ah

Meeshaan waa qol waxaa fadhiyo wiil waxuu wataa makaroofan qamiis cadaan ah ayuu wataa kursi qaxwi ah ayuu kufadhiyaa. Boorka kadambeeyana waa cadaan kalarka uu kulabisan yahayna waa jaalo.

Meeshaani waa meel hool ah oo maqaayad waxaa yaalo miis dheer oo maro cagaaran ku fidsan saxaman cadcadaam bariis ayaa ku jiro iyo hilib ansalaato cagaar ayaa kor kasaaran waxa meesha joga wiil shaati cadaan surwaal madow daaha kalarkiisa waa qalin

Meeshaan waa meel laami ah waxaa yaalo dabaq oo jajabsan waxaa maraayo bajaajyo kalaradoodu gaduud ah iyo dad niman ah. Hoomey ayaa taagan.

Meeshaan waa meel wax lugu karinaayo oo suuq ah waxaa fadhiso gabar waxay sameyneysaa basanbuus oo ay gacanta ku haysa digsi ayaa qudaar ugu jirto. Dab ayaa meesha kashidan waxaa usaaran taawo oo saliid ah alaab ayaa agteeda yaala.

Meshan waa mel dukan ah waxa joogo wll io gabdho kalarka dirbiga waa cades bakado ayaa mesh yalan naag aya kursi kufadhido wllshan eey alab kaibineysa

Meeshani waa meel makxamad ah waxaa joogo askar iyo dad shacab ah laba nin oo askar way taagan yihiin eboorka meesha kudhagana waa cadaan alwaaxyasa meesha yaalana waa alwaaxyo qaxwi ah

Meshaani waa meel qol ah waxa yaalo sariir iyo joodari sarirta waa baluug Daaha waa cadaan iyo madow darbigu waa cadees daaqada waa cadan sarirta go'a sarana waa cadaan iyo cagaar ah iyo qaxwe barkiin aya dul saaran

Meeshani waa been banana ah ka dhisanyahy dabaq kalarkiisu yahay cadays iyo sibidh mutulel ayaaa saaran. Furaashkana waa qaxw i. Geed ayaaa ka baxayo meesha bir madawna way ku wareegsan thy

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo wiilal kuraasman ayay kufadhiyaan miis ayaa horyaala iyo caagag caafiya, muubeel. Kalarka darbiga waa cadaan. Shaatiyada ay wataan waa cadaan iyo qalin.

Meshan kardon aya yalo cagag karton ah aya dulsaran kalarkis oow yahay baluug io cadan midna waa gaduud io cadan ah kartonka hose waa cades

Meshan baaquli qalin ayaa yaalo waxa ku jiro yaanyo oo gaduudan waxa kaloo ku jiro coosta cagaaran iyo paamiyo cagaaran

Meshan labanin ayaa fadhiso way wataan shaatiyal cadaan ah iyo suud buluug ah darbiga waa cadees iyo qaxwi waxaa kadanbeeyana wax cadaan ah kursiga ay ku fadhiyana waa cadaan

Meeshani miis ayaa yaalo waxaa saaran saliido labo xabo ah iyo gareen iyo baakad salida waq saytuun caaga kujiro waa cadaan karemku noocadisu waa cadaan iyo basale baakadku waa basalo iyo gudud dhulka uyaalana waa. Cagaar

Meeshani labo saxan ayaa yaalo waxaa saran rooti dhexda hilib ooga jiro jibsi dahabi ah labo caag oo cadaan ah ayaa saaran waa cadan iyo gudud ayaa yaalyalp

Meeshaan waa meel cadaan ah waxaa yaalo geed cadaan ah waxaa saaran carfiso kalarkeedu jaalo yahay baakad ka waa jaalo falaawar ayaa meesha kabaxaayo cadaan iyo basali ah.

Meeshan waa meel qol ah waxaa jogaan wiilal waxa ay ku fadhiyaan kursi alwaax ah oo jaala ah dhulka waa dameeri darbiga waa cades

Meeshani waa miis caday ah waxaa saaran labo saxan cadaan ah mid waxaa kujiro baasto koosto iyo barbarooni cagaran midna waxaa kujiro hilib gududan qasaac cad baradho jaalo corooto iyo bar bararooni moos ayaa geeska yaalo caag biyo ah ayaa geeaka yaalo caafi ah Trish ayaa geeska yaaalo

Meeshaan mishiinka kafayga ayaa yaalo waana qalin iyo madow. Waxaa yaala bakeeri oo madow iyo cadaan ah waxuu kushubaaya kafay oo qaxwi ah.

Meshan waa qol isbitaal ah isgoo sariir tu wa aqalin joodariga saaran waa bulug dhiig ayaaa lagu shubayaa

Meeshaani Waa meel banaani lagu dheelayo sadex qofna hoolka ku dhex jirto kuwana kor ayay ka daawanayaan dhulka waa cagaar labo jin funaanado jaalo ayey wataan labo nin fanaanad cagaar ayey wataan

Meshaan armaajo cadaan eh ayaa taalo wax saran dawooyiin bakado iyo dhaloyin aya yaalo bacyane wey saran yihiin kalaradane waa cagaar jaale iyo dahi iyo cadaan

Meeshan waa kushiin kafay ah waana qalin ah waxaa yaalo sadex bakeeri oo cadaan ah gabar gacanta ku hayso oo mishiinka kofey kashubayso

Neashani wa qol kslarkis yahay cades waxayalo biro qalin ah bakad aya dhulka yaalo bakadkan bac ayoow kuduban yahay leerka kadaran waa leer cades ah

Meeshaan waa meel maqaayad ah waxaa yaalo saxaman cadcad ah iyo baakad cadaan ah meesha ay yaalaana waa meel dhalo ah waxaa kujiro macmacaan iyo basanbuus.

Me shan waa meelbanaan ah ocadan ah Alwax ayaa yalo waxa dulsara Karen kujiradhalo dhalada waacadan sheygu kujir jaalo furkana waa setuun derbigana waa cadan

Meeshaan waa qol waxaa yaalo fadhiyo oo baco kuxiran. Bacaha waa cadaan dhulkuna waxaa yaalo suuf jaalo ah. Kursi ayaa yaalo oo qalin ah lugihiisana waa qaxwi dhulkana waa qalin.

Meeshaan meel wado banaan ah waaye jaranjaro ayaa labo wiil saaran tahay kuwana hoos aya fadhiyaan qalin ayay gacanta ku wataan mid waa cadaan midna waa gaduud.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo sariir go ayaa kufidsan buluug iyo cadaan iyo madow ah. Barkin ayaa saaran bac ayaa dulsaaran sariirta. Sariirta kalarkeedu waa seytuun darbiga waa cadaan daahana waa cadeys.

Meeshaan waa hool gabdho ayaa iskugu imaaday waxay wataan xijaabo kalaradoodu waa madow iyo cadeys iyo qaxwi. Muubeel ayaa gabar gacanta kuwadataa wax bay duubaysaa darbiga waa buluug.

Meeshaan waa qol iskuul ah waxaa fadhiyo gabdho warqad ayay wax kuqorahayaan miis ayaa horyaala kalarka ay wataan waa buluug iyo jaalo. Darbiguna waa cagaar daaqaduna waa qaxwi.

Meeshani waa miis cadays ah oo wax lagu Cabo waana cadaaan qaxwi kudhex jirto

Meshani wa barxad banooni aha roog ayaa fidsan niman ayaa tagan oo banooni ku dheelayo Das ayaa dabanaayo geed ayaa meshan kaoaxaayo

Meeshaan waa filo guri ah mutuleelka waa cadeys iyo madow. Rooguna waa cadeys barandaduna waa cadaan darbiguna Waa cadaan albaabkuna waa qalin.

Meeshaan waxaa inoo yaala baakad make up ah oo kalarkiisu kala duwan yahay waa qaxwi iyo cadeys. Baakadahana waa baakado madow ah meesha waa cadaan darbiguna Waa cadaan.

Meshan waa dhalo armajo ah waxa saran cagag karemo ku jiran caagagtana waa jalo karemka kalane waa cadan iyo beri iyo cades iyo bakad cadan aya mesha yaalo

Meshan waa masaaJid waxa iskugu imade wilal badan waxay watan qamiis cagar ah cimamad gadud ah qamiis cades ah iyo shaati cagar ah macwis jaalo ah Darbigana waa cadan

Medhan waa mel banan ah niman badan aya jogo waxbey kuibinayan oo malay ah oo bada laga sodabay

Meshan waa mel dukan ah waxayalo tarmuso waxey saran yahin mel dhalo ah oo qalin ah tarmusda waa cadan io madow Cades io cadan qalin io dahbi ayey iskuku jiran

Waa miis qaxwi ah waxaa yaalo biidso waxuu kujiraa meel hool ah waxaa agyaalo cabitaan galaas kujiro. Cabitaanku waa cambo qalin cagaara ayaa dusha kasaaran caaga uu kujirana waa cadaan.

Meeshaan waa armaajo dhalo ah waxaa saaran shaati cadaan ah jaakad cadeys ah ayaa kor kuxiran caaga kuxiran waa cadaan gadaashiisa waxaa yaalo fanaanado gacan ayaa kamuuqato.

Miiskaan waxaa saaran saxan cadaan ah waxaa kujira bariis waxaa kujiro hilib gaduudan yaanyo simisaam ansalaato cagaaran iyo baradho.

Meeshaan waa meel cadaan ah waxaa yaalo shaati kalarkiisu yahay gaduud madow iyo qalin kuluusmadu waa cadaan.

Meshani waa qol banan ah waxba aane yalin kalarka qolka darbigisa waa qalin kor darbigana waa cadan daqadaha murayadana waa bulugu iyo cadan iskugu jira albabaka neh waa qaxwe

Meeshan jawan ayaa yaalo oo guduudan waxaa kujiro baamiyo kalarkiisu uu cadaan yahay dhulka uu yaalana waa dhul dimeeri ah

Meshani waa armajo kalarkeedu yahay cadn iyo madoow waxaa saran kareeman iyo saliid kareemada kalarkoodu yahay cadan iyo basali furarka salidahana waa furarkoodu cadan salida ku jirtana waa saytuun kareemka geeska jirana waa cadan

Meeshani waa qol waxaa yaalo kuraasyo waa cadays miiskana waa cadaysi miiska waxaa saaran falar caagagr ah daaah waa cadays

Meeshaan gabdho iyo wiilal ayaa fadhiyaan kuraasman ayay kufadhiyaan kalarada ay wataan waa xijaab basaliya midna waa cadaan. Suud qalin ah.

Meeshaan waa qol waxaa dhex yaalo sariir madow iyo cadaan ah joodari ayaa dulsaaran cadaan ah iyo labo barkin oo cadaan ah darbigana waa cadaan. Katabaan madow ah ayaa yaalo albaabka waa qaxwi. KoobadKoobadiinka waa madow.

Meeshan waa miis qaxwi ah waxaa yaalo labo saxan waxaa saran buskud hal saxan kakalana waxaa saaran bakeri cadan ah cafay ku jro kakalana wax kuusan oo cadaan o sonkor ku jiro qaado ayaa saaran io caafi oo biyo ah

Meshaan wa hool mugdi ah waxaa yalo kuraas badan nin ayaa fadhiya hoolka gadashiisa dabaq ayaa ku yaal oo geedo wa weyn ka baxaayaan

Meshan waa hool waxaa fadhiyo niman waxii wataan tuuto oo cades ah nina suud madow ayu wataa wax cadaan ayaa qoorta oga xiran darpigana cadees

Meeshaani waa hool waxaa fadhiyo wiilal waxay wataan shaati buluug ah iyo shaati cadaan ah kursi ayay kufadhiyaan darbiguna Waa cadaan.

Meeshaan miis ayaa yaalo kalarkiisuna yahay qaxwi waxaa saaran shaati kalarka waa basali guluusmadana waa madow

Meshaani waa hoo waxa iskugu imadeen Gabdha iyo wiilal tira badan wax pey dapanayan kalarka darpiga waa cadees iyo qaxwi iyo poor oo jaala ayaa ku dhaagan leer cadeesna wuu ka shidan yahy meel paluugna wey fadhiyaan

Meeshaan waa qol waxaa labo nin ayaa taagan galoofis cadaan ugu jiro iyo shaati cadaan ah miis ayaa meesha yaalo maro cad kufidsan tahay baakad jaalo ah ayaa saaran. Daaha waa gaduud iyo dahabi.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo labo bir oo kumiiter ah iyo shabaq hoos kuwadato kalarkiisu waxuu ka kooban yahay Madow iyo cadaan. Dhulkana waa cadeys. darbigana waa cadaan.

Meeshan waxaa yaalo caag cadaan ah waxaa kujiro surwaal madow mesha uu yaalo waa cadees darbigana waa qalin

Meshani waa mel bsnan ah dhagax cadan ah ayayalo waxa dulsaran caag kalarkis cades yahay furka waa madow dirbiga waa qalin dhulka oow yali dhagax waa cadan

Meeshaan waa qol waxaa kudhisan daah kalarkoodu yahay cadaan iyo qalin ah dhulku waa dameeri mukeyf ayaa kuyaala oo cadaan ah. Birta daaha waa qalin.

Meshan waa qol waxa suran caag cadan ah waxa dulsuran sakoyin sedx nuuc ah kalardoda waa baluug io cades io madow darbigan waa cadan

Meeshaani waa boor waxaa ku dhagan sadex pizza kalarkiisa uu dahabi yahay wax gaduudan ayaa ku dhex jiro wax madow ah boorka waa madow iyo cadays

Meshani waa mis oo kalarkis cadan yahay kobo aya saran kalardod madow io cadan io qahwi io jale io baluug

Rustoyin oo jalardoda kala dugan aya mesh yalo bakana weytala kalarka rostoyinka waa gaduud beeri io qahwo io cades ayey kakobntayhya

Messhan kursi iyo miis ayaaa yaalo gabar ayaa fadhiso xijaab qaxwi aha ayay wadataa kursiga waa buluug makroofan madoow ayay ku hadlaysaa dhulku waa cadan darbigana cadaan

Meeshaan waa qof baadiyo ah geel ayaa maraayo wiil iyo gabar ayaa wadaayo. Dhulkana waa cagaar. Aqal ayaa kadhisan wiil iyo ilmo ayaa agtiisa kudheelaayo.

Meeshaan waa meel banaan ah shan gabdhood ayaa joogaan xijaabo jaalo ah ayay wataan iyo indho shareer madow geed ayaa gadaashooda ah.

Meeshaan waa qol miis ayaa yaalo labo wiil ayaa fadhiyo. Shaati cadaan ah ayay wataan. Warqad ayay wax kuqorahayaan. Daaha waa cadeys iyo gaduud. Jiingadu waa qalin.

Meeshani waa qol waxaa yaalo alwaaxyo cadaan ah dhalo ayaa darbiga ku dhagan oo ladaawanayo niman ayaa meesha fadhiyaan darbiga meesha waa cadaan hoolla wa acadays

Meeshani waa meel laami nin iyo gabar aya fadhiyo miis aya horyalo oo baluug ah iyo warqad cadan ah qalin ayey watan waxbay ku qorayan misas aya gadashod ubax jalo ah wax cadan aya dul saran

Meeshaani waa dhul oo tukaan ah armaajamada waa cadaan iyo buluug gabar ayaa taagan nina wuu taaganyahay dhar ayey goosanayaan mutuleelka waa cadaan iyo madow

Meshan waa dhubanaan waxa joga Askar waxeyna watan tuutecagaran eh sidax gari aya mesha yaalo kalarkisacadan nin ayaa dhaxtagan tuuto wato meshas guryo ayaakadhisan kalarkisu cadesyahay geedo cagarana weykabaxayan

Meshan waa masajid kalarkisa kakobanyahay cadan dahabi iyomadow nin ayaa saliufidsan saladkatukanayo Leercadan ayaakashidan

Meeshaan waa laami madow waxaa maraayo afar bajaaj waxaa taagan labo wiil faanad jalo fananad cagaar iyo madow geed ayaa ka baxaayo meeshaan

Meeshaan waa qol gabdho iyo wiilal ayaa jooga. Gabar cunug yariisa ayay dhabta kuheysaa xijaab nacnac kuleel ah ayay wadataa. Miiska waxaa saaran laabtoob iyo boorso madow kursi alwaax ah ayay ku fadhiyaan.

Meeshaan waa miis waxaa yaalo seddex kareeman oo kalarkiisu yahay cadaan iyo fiyool iyo cadeys gadaalna waxaa yaalo kareemo badan.

Meeshaan waa meel laami ah waxaa maraayo hoomey iyo bajaaj. Geed ayaa kabaxaayo oo cagaaran bajaaj ka waa gaduud. Gaarigana waa cadaan.

Meeshan waa meel bac ah waxaaylo qolofka mobeelka bac ayay kujiraan oocadaan ah waa qolofka cadees guduud bulug iyo mugdi ah iyo madoow

Meeshan waa meel farmashi ah waaxaa yaalo daawooyin baakado kujiro armaajo cadaan ah ayay saaranyihiin baakadaha waa qalin cadan buluug cagaar ayay kakoobanyihiin darbiga waa cadaan

Miis ayaa yaalo oo kalrkisa cadees yaahy Mara ayaa saran o gaduudan waxaa dul saran afar saxan saxan pariis iyo ansalataa ku jirto sax aslaata ku jirto saxan kale ansalato iyo hilipgaduudan pakeeri ooqara ayaa yaala capitan ah seesarkaas kale waxa ku jiro liindhanan halaxapo moos ah

Meshani waa hool waxa yaalo koraasman iyo miis korasmnka waa cadan lugohoda waa madow miiska waa qaxwe falawerka saaran waa cadaan darbiga waa qalin mukeef aya yaalo o cadan ah dhulka waa cadees leer cades aya ka ifaayo

Meeshaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa saaran basanbuus iyo bur. Falaawar ayaa agyaalo dhulkiisuna waa cadaan yahay labo galaas oo jaala ayaa yaalo iyo tarmuus cadeys ah. Kululeyso cagaaran ayaa kamuuqato darbiguna Waa cadeys.

Meeshaan waa miis qaxwi ah waxaa yaalo siddeed shay oo cadaan ah waxaa dulsaaran shay cagaar ah iyo kuul oo qalin ah bac ayay kujiraan.

Meshani waa jiko kalarkeda oo dhan waa cadees darbigu waa cadees dhulku waa cades armajada waa cadan qeybta hose waa cadees iyo cadan iskugu jiro daqada waa cadaan

Meeshaan maro cad ayaa fidsan waxaa yaala katiimado iyo faraantiyaal ayaa yaalaan katiimada mid waa qalin kuusha dhexda uga jirtane waa madow faraantiga waa qalin kuusha dhexda uga jirto waa madow faraantiga kalane waa qalin cadays ayaa kor uga jiro iyo cagaar.